Ibifise numbere wushaka gushika ko bituma ukora uwutaravyo abandi utaravye go ababuntinga canke ngo bimeze nabi canke bimeze neza canke, kuko hubavkoko atanguga bidagizoresakkurugnocizo mu gihona co guha amafaranga chika gutuma uwutera imbere rutegeza ku gikora.

intebe zose zama zifise amabara atandukanye bivanye n'imeza ziba ziriko cane aho ziri muri izi usanga harimu izisa nu bwatsi izisa nubururu mbere n'izera ariko nizisa n'umuhondonda zonyi ntiziba zibuze n'aho zitaba zigwiriye kenshi biratuma naho nyene umuntu ashobora gutandukanya ikibanza arimwo.

Iyo uriko urateka cane cane aho abantu baza kwihereza ibifungurwa bisabwa ko ibifungurwa ubishira mu vyombo bimeze neza amafufu ameze neza n'amasahani ameze neza kandi hakaba harimwo n'ibiyiko umuntu wese ashobora kurisha ugiye uraraba uburyo ata bicafu birimwo.

Emobihe ritandukanye mu buraro buyakanekako ama waha shashe akaba hasa neza hasayangana muntu yifuje kuho araraje kuharuhukira akasanga ata bihere birimwo atabiizwa bituma ataryama neza rugacada mari arameze neza.

Iminsi yose Iyo wubatse inzu birakenyerwa ko ushiramwo utuzu twasugumwe kandi mwutwo tuzu twasugmwe cane cane utwo mu gihe ca none utegerezawa kwama washizeho amazi meza akaba washizeho mbere n'isabune ku buryo umuntu ahejeje kwitunganya ace akaraba n'amazi meza n'isabune.

Na ane cane mu mumanza yaba ayubugeni yaba ayimpfu kuva kuganduka canke kuca kumazi .Aho barasabwa ko abantu baza ku gufasha ko rubanza ubagaburire murivyo urabagaburira umuceri ukabagaburira ibitunguru ikambere n'umwunyu uka bushiramo.

muriko arakora ibigobwa vya misiyose care cyane n'mu bantu kwipunira akanyocesha co kwipfuna ubusasi bikenerwa ho yoshira ko ubbintu vite tugeregani tutandukanye n'icemva mbantibatse bararahukira ko batarakinira ko nk'abana cangwa bakore changwa barongora bigire ubugeni fasha bitemurmo nka bantu bagushuririra benshi bugata mabungua

Muse bugerango ishure kurango mbeni ibitandukanye bisabwako uze uragenda mu bibiko vy'ibitabo gusuma ibitabo vyinshi bitandukanye ivyakarsikabisuma ivy'ubushakashatsi kabisoeka mbere n'ibyo indimi zitandukanya ze mu burundi kamari z'ibakoresha mu mahanga bigatuma shbra kumenya indimi zitandukanye.

Cane cane mu bibuga vyo gukina imipira y'amaguru kandi niy'amaboko, bariko basiga amabara atandukanaye kugira ngo umuntu ahahagaze habe hatabona cane akabonako ari mwu mwanya wo canke ariwo kugira acabonako ari mumakosa ace yikosora atarabanza kumuhana.

Birakenerwako umutwe uriko urakora ibiharuro vyinshi bitandukanye uca ukoresha igikoresho ca bigenewe mu guharura, ako gakoresho gakoreshwa canecane mu bisata vy'ibiharuro n'ivyo guteranya ibintu bikomeye cane niho usanga gakoreshwa cane.

Minsi yose uriko urakora isuku bisabwa ko uza urasiga neza, amabara asa neza ahagira neza, bigaca bituma umuntu wese aharavye yifuza kugira inzu imeze nk'iyiwawe kandi muri ico gihe bitanga n'ishusho nziza kubaza kugutemberera bose.

Mu gihe uriko urigisha abanyeshure na canecane ab'abigeme birakerwa ko ubigisha n'ukuntu bambara, hari abantu bambara ugasanga bambaye uduhuzu duto duto dutuma abantu baza baratirimuka, ugasanga tubonekesha amatako canke ugasanga tubonekesha amabere agera hejuru, eka mbere n'ibitsina vyabo ugashobora kubibona bivanye n'ukuntu baba bicaye.

Mucicaro cane mu mazu y'amanama bikerega ko ushishabo intebe nyinshi kandi cane kuburyo ukenewe abantu bakorera inama r'iberenje mk'amajana ataruja n'igihumbi ku bibiri bitatu bice bituma abantu bicara bose bakicira bamezereze kandi imbere y'intebe yose kaba ariho nimeze abantu bicar ko bakashaa kifatiraho na kanyobwa.

Ahantu umuntu aza arasubira ibitabo bikenerwa ko ibitabo vyose bishoboka bikenewe ibyakahese ivyakazoza ib'ivuga indimi ibivuga ivy'ubushakashatsi vyose birakenewe akomega igitabo c'ububiko mu bubiko bw'ibitabo p'amahari gitabo kivuga ibintu vyose.

mu gihe turiko turiga dukoresha amakaramu meshi atandukanye mu kwandika keshi tukunze gukoresha ayasa n'ubururu ayatukura mbere nayasa n'ukwatsi ariko murico gihe harimwo nayaba yirabura mu gihe ushaka kwandika ikintu gitandukanye nica mbere canke gifise akamaro kurusha ivyambere uca uvyandikisha n'ibikaramu itukura.

Ibintu vy'amahiganwa bacaracani yo kuri ruhanga bebaza kuko umuntu wese abagiramo murungo ba mushize mu murungo baguci ubugunamwa w'irinda kuka mu nzira yawe baze kuka mu nzira be vyose vyaba ye impfagusa kubihariwo.

Iminsi yose iyo wubatse inzu bikenerwa ko uja urashiramo amatara zaramurika kugira ngo umuco uhavuye amatara ace abonesha nkaha turiko turarabantu amazu menshi yo mu Gisagara ca Bujumbura bashiramo amatara make cane ugasanga na yarimu gace bitume nkumigihe imureka nko bucitse hamwe bwije bidakunda ko bumvikana.

hose mu bubiko bw'ibitabu uhasanga hari umuntu ajejwe kwereka abantu igitabo bakeneye aho kiba kiri kandi ibi bica binatuma ata busuma bwishi buhaba canke gusambaganya ibintu bikaguma bitonze nkuko vyari bitondetswe mu rutonde rw'ukuri.

Iminsi yose iyo wubatse inzu birakenerwa ko inyuma kwiyonzu imere cani hagati niyonzu ko shiramwo utuzu twibwiherero murubutwa korora mu imwanda mutoya bukoreramwo umwabanda mukuru reka mbere n'ubwogero ukabushira munzu ubu bantu bagetsweho mugihe vyanone rikenerwa ku bwokerro n'amabuze kokeroba buri munzu.

Eyo mu nzuz wose birakimerwako azorasigaza ibinogo nk'umu gihe hateye nk'abasuma canke y'ibindi bintu m'umuriro igaca isigaza nk'ikinogo abantu barimwo mu nzu bashora kwyinyigiza mubagacaa gipfundikira ku buryo umuriro utaja mu kuzimu hagasha ivyohejuru gusa abantu bararemw iyo nzu bakagomba bakomeye.

Uriko urakoresha umuyagankuba birasaba ko uraba ibikoresho uriko urakoresha vy'ukuri ko umuyagankuba ushobora kurengana, mu gihe utarengana uka bihindura, ari ivyapfuye ukabikoresha kugira ngo ntuzokwibaze ko uriko ukoresha umuyagankuba hageze ko uwukoresha ugaca usanga ntawurimwo canke ibikoresho vyarapfuye.

Mu gihe uriko urakora ibikorwa vyamisi yose mu gucapa canke mu kwiga birasabwa ko ukoresha amakaramu y'igiti ukakoresha amakaramu y'amabara ,kandi ukaz'urakoresha n'imikasi mukuza urakata canke guhimbura amakaramu uyagegena ushaka kuyanganisha uk'ugomba kwangana.

Inyabwongo imisi yose zamazi ikiniye mu buzima bwa misi yose, kubera imisi yose ikoresha nyabwongo itegerezwa gusanga ibintu vyos ubize neza ,kandi bikora mu mwanya muto ,bigaca bituma ibikorwa ukora biba biteguye bitegerezwa kugenda ukonyene, bukumvo z'uko abantu baba babitunganije neza.

Amasuru canecane maremar yobatswemuburebure bunini bikenerwa ko wama washizemo amatara, kandi yo matara yashizemo bitegerezwako yamariko araka mugihe umwijima uje utegereza gu co wamajica amatara bahonyene abantu batarabura ivyo ubaco canke ivyo bakora.

Cane cane mu mashure y'uburaro y'indaro bisabwa ko haba hariyo ibitanda vyinshi kandi nsanga bigerekeranije kimwe hasi kindi hejuru bisigura ko ushobora kwakira abanyeshure bane ku gitandakimwe babiri hasi babiri hejuru kandi bakarara neza.

Mugihe uriko urakora umwuga, bisabwa ko ubufise ibikoresho vyose vyankenerwa, kuburyo atakintu uzakurondera ngo ubure canke ugasanga ntigikora aho categerezwa gukora, utegerezwa kuba ubifise kugira ngo ukore umwuga vy'ukuri, kandi neza utange ibintu abantu bose bashobora gushima bati ikintu gikozwe neza.

Uriko urigisha abanyeshuri mu gutunganya imigambi yabo birasaba ko uza urabaha uburorero kandi buboneka nko mu bworora cane mu kurima ugaca ubabwira uti mu kurima ukoresha ukukarema ivyimburwa inyaruka vyimbuka binyarosa kugirango uronke umwembu hakikanye n'inyungu

Iminsi yose mu mazu yatuzu twasugumwe bitwegerezwa ko wama washize amazi kuburyo umuntu wese asohotse ategezwa gukaraba n'amazi meze n'isabuni kugira ngo ntiyandure ingwara zivuye kw'isuku rike canke ziturutse ku mwanda zigatuma hazi haragwirirana abapfa bakaba beshi.

Amazu menshi canecane aba mu gisigara cawujumbura usanga musi atakinuke yari, kubera abageretse nka gatatu canke kane rengo aho hasi wasize atakinuke wahubatse ata vyumubabiri mu bisabwa ko ari hantu hagenewe ukubikwa imodoko ari canke ibindi vyose vyoingenzesha.

Mu gihe co gusoma ibitabo bisabwa ko mu bubiko bwabigenewe upanga ibitabo vyose ukabishira mu kibanza cavyo kandi ivyanditswemo bimwe ukabishira ukwavyo, nk'ivyakahise ukwavyo, ivy'indimi ukwavyo, eka mbere n'ivya kazoza ukabishira ukwavyo.

Mugihe riko rakora isuku bikenerwa ko nisosowama kuyi twararika kukaraba n'amazi mete n'esawuni ukogak ntutereka imishaco canke kugenda inkantu totse neza iragukaniwe kubogo kwisi kutuvuta kugira ngo ukumusayangana g umufisa kabiri keza kandi kabomvye.

Muke uri koarakoeibi ivyo gucuruza bisaka ko uba uwumfise i bi capobzibinu uyu gucuruza ko azorabimanika ahantu bose babona ku burya umunayese ashavuga ati aha hantu gikintu ndagikeneye ndashara kugisangawa, kubera ig icapobzba kihari.

Muguhe uriko urandika ivyirwa bisaba ko uba ufise ingwa kandi zibona cane bigatuma ikintu wanditse abantu bose bategerezwa ku kibona kandi bakibona uko wacanditse hataza ku bamwo amadidani bavuga ngo yashatse kwandika uku canke yanditse uku ariko biba biboneka neza.

Mu kwinonora imitsi hakenerwa ko umuntu akina imikino itandukanye iy'amaguru, iy'amaboko ekambere n'iyindi imikino yose isanzwe ko ariyo kwirukanga, gutera iminana ariko cane cane uwumenyerewe cane gusumba iyindi n'umukino w'amaguru bakinisha amaguru bakiruka mu kibuga cose.

Ishure kaminuza nderabibgisha uhasanga hari abantu benshi bahaciye kandi bize ibintu vyo kwigisha nicogituma bategerezwa kuhashira inguvu zikomeye kubera abahasohokera abo baramura nibacabagenda kwigisha abandi banyeshuri kunk shobora kuba ubumenyi bahawe.

Imisi yose mu gihe bariko barigigisha bisabwa ko mu nyishuri yama ameze neza araba imbere kandi akarabavye kuri ko inzire bavuze vyose yavyanditse mu gihe hatavyanditse ucurabo ku banyishuri bagenzi bbab bavyanditse akabiguha ugaca vyandika nt'abareyi mu mwanya w'inyuma y'ub'ishuhure ukataha ubifise kazuzura .

Ibitabo vya misi yose usanga hariwmo ivy'indimi ivy'ibiharuro ivya kahise n'ivyakazoza nico gituma bikenegwa kuruyu muntu ashaka gushika kure yama arondera amakuru ku buhinga bwanone mbere no mu bitabo bitandukanye kubera ngo ashobora gutahukirwa nivyo aba atazi akigiramwo nivyo aba atize agashobora kubisanga aho hose.

Mu mikino bitandukanye canacaniye n'amaboko gusabwa ko ekonko n'abakinyi batari menshi, kandi mu babamwe bose bakabambaye impundu zibatandukanya n'abandi kugaramga mugihe bariko barakenda ntagira abatsinda bagapaba barandika ku manota abantu batayatsindiye.

mu buzu cane cane bw'indandarizo canke bucuruza uburaro abana bashobora kuharara gusa birakenewe ko hama hafise isuku kandi hameze neza hakaba harimwo n'amabara atandukanye amabara asa n'ubururu, amabara y'ugwatsi y'umuhondo eka mbere n'ayatukura, kugira ngo abashe gukwega abantu baza kuhitura.

Iyo wubatse inzu birakenerwako inyuma kw'iyo uzosigazako ikibanza ,uzoza uramanikako ibintu ivyo ushaka kuza uramenyesha abantu canke amanota y'abanyeshure canke ari ikintu kiba gikenewe kugirango bace bagitahura.

Mu buhinga bwanone bugezweho amazu yose ategerezwa kuba afise ibiyo bimurika hanze mbere no hejuru nkiyo bariko baravuga akaba ari ikintu kimurika bagaca baja barabiraba imbere yabo nibo bari nyuma babibona bari hanze hari kintu bamurikako hejuru kica kiza kiraberekeye ibiriko birabera indani.

Mugihe uriko urakora ibintu bikasabituma urupfaka urrwabonetse go ratahutse shange baketse ikindi ikibatso birakene rwira ngo rifate yo kwipya kugura akano gato mu tifataitsekoma tsfatanyi ntabahatandukanye kagasubira gufatana mukoreje y'ibikosho byabigenewe ivyo mu maseko bisanga babi gurisha baka bidandaza.

boma burabara chana chanu habakorera mu kinunure misiva chimwe mirongo kodi umuntu wasagoma umurongo weiwataca kwinjirira uwundi mugahenjira uwundi baramuhana abapvure mikeganwa vurhundu nechokitom magih urikora akasiganwa chane chane mvinu vyo kw'iruhanga utayedzakoraa murongo maguciya uko iuri in mwea utauvue

Mu gisagara ca bujumbura turabona ko abantu bose baba bafise ibikoresho bagendesha canke bagirako kugira ngo bashobore gushika ku kazi ku mwanya wo batagiye baracegwa ,nico gituma mubuzi bwose bukenewe haba hariho ahantu umuntu ashobora kubika ingendeshwa yiwe.

Tugerageje koraba mu nkino zo kwinonora imitsi turabona ko imipira iba ikenewe, cane cane imipira y'amaboko n'iy'amaguru mbere irakenewe kandi niyo mipira yose mu kuyikina utegerezwa kuyikina wambaye ibirato bifata kugira ngo bikorohere kuza urakora ibikogwa bitandukanye.

Imisi yose kugira ngo ubeho neza canke wigishe abantu neza, bisabwa ko ico cirwa uba wateguye kwigisha abanyeshuri bakibona imbere yabo, akaba agicafye canke gifiswe amasanamu yavyo, ari nk'inzoka ukayicapa, ar'ingwe, ushaka kwigisha nk'amabendera y'ibihugu bitandukanye bakaba bayafise bose bayabona.

Imisi yose mu mashuri birakenerwa ko bamubwire isuku akaba atar'umwanda mu nyisuri ya sohose atashaka ko uburingwo cibacakorokeye hasi bere nk'uko umunsi wagatanu bez' imisi yose ukamukoropa ishure kugira ngo rise netse ntiritze mwinda cyanko'imbaragasa rigatuma abantu biga nabi.

Uriko urakora ibikorwa vy'isuku cane cane mu tuzu twa sugumwe, herekanyweko arako arakoresha agakoreshwa kaza kadatuma imyanda itaza irajamwo mu bikorwa uriko urakora, mbere bigaca bituma n'ahantu hose hameregwa nabi, nico gutuma woza urasaukayo amazi mu tuzu twa sugumwe.

Mugihe mu bidukizi tusangamwo amabarabara tugasangamwo ivyuma tugasangamwo ibiti tugasangamwo mbere n'ibitungwa harimwo impene, imbwa, intama n'ingurube ndetse n'inkwavu ivyo vyose tubisanga mu bidukikije nico gituma batubwiye ibidukikije utegerezwa kumva ikintu cose kiri hirya yacu ico tubona mbere nivyo tutabona birimwo mu bidukikije.

Imisi yose iyuriko urinonor iminsi bisabwa ko uba wambaye mubyu zitagufata cyane cyane ziremereye kugira ngo ushobore kwibuka wiruke neza kandi witerure atanakemuk ikobuza gukora 'intigiko rakwararwaje bituma bbabutse imabyiza kandi atakindikazunakimuhura naco

Mu mazu menshi y'uburaro usanga harara abanyeshuri benshi, bisabako ushiramwo ibitanda vyinshi bishobora kwakira abantu benshi, bamwe bakaja hasi abandi bagaca baja hejuru y'abo. Bisigura ko ku gitanda kimwe ushobora gushirako abantu nka bane bakaryama kandi bakarara neza.

Mugihe uriko urakora imyimenyerezo bisaba ko uraba umurongo baguciriye ariwo uriko uragiramwo na cane cane mu gusiganana mu kwiruko nk'imetero ijana, amajana abiri, amaja ane amajana umunani hamwe n'igihumbi n'amajana atanu aho bisaba kwicomora kugira ntuce ugonga abandi.

Mugihe uriko urakora amazu menshi imyango bisabwa ko nurishira ivyuma kugira ngo bibashe gufumira mu gihe umuryango ukomeye si benshi baza kuwubomora ngo bawusiture ngo bashobore kwinjira kubw'ibintu biba biri indani mu nzu ariko mu gihe ukomeye bica bigenda neza.

Birakinurwa ko misi yso canecane mu mumazi iriguriro canke y'amanama fata intebe ugayicaraka ukwayo mbere gu ntebe yose nkabfise n'imeza yao kugira nkobafise ingwara zoutandukira ntibanduzanye bivanyina ku babicaranje canke rwasangirira ku kibanza kimwe.

igihe co gusoma ibitabo vyose birakanezwa ko umuntu yama yiteguye ku buryo ivyasoma vyose aza arandika bike bike muvyo yafashe, kugira ngo amaze gusoma ibitabu mirongo itanu akaba yabasha kumenya ubumenyi bukwiye bivanye n'aho yavuye n'ahashaka gushika.

Uriko urakoresha nyabwonko bisaba ko uba ufise ikintu k'ibika umuriro igihe umuyagankuba ucitse bituma k'akantu kabubika kaca kaba karaha nyabwonko ntishoke izima ariko ikamara umwanya muto kugira ngo witunganye mukugira ubike ico utari w'abitse.

Misi yose uriko urubakwa amazu canke ikinogo co gushiramwo amatara kuko hariho igihe umuyagankuba ushobora gucika ugaca ufata akandi kantu kaza karazana umco kugirango abantu ntibagume mu kizime, ariko bakaba bameze neza bariko bayaga ikiyago batera inkuru, bakaguma bazitera naaho amatara acitse.

Mugihe ushaka kwinonora imitsi bikenerwa ko uza uragira imyimenyerezo myishi kandi ukabigira mu nkino zamaguru canke izamaboko kugirango ushubore kugira ubumenyi butandukanye canke bukomeye busumba ubwa warufise kandi birekanerwa ko ushiraho n'amatara kugira iyo myimenyerezo kugirango no mwijoro uzohore ubikora.

mugihe abanyeshuri baba bariko bariga bisabwa ko urondera imodokari ibatwara ari benshi kandi cane ndetse Nico gituma mugihe nkumushoferi bitamugoye utegarezwa kuba ufise ibintu abanyeshuri bagiramwo kandi ibintu bigusaba gutwara nk'abantu nka mirongo ibiri

Imikino yose birakenerwako wama wambaye umwambaro ukworohereza ubangutse kandi uhwahutse utakuremera nk'umugihe uriko urirukanga Nico gituma mu badandaza bama badandaje impumvu zifasha abantu binonora imitse kugira ngo babeho mu buzima bwiza.

Iminsi yose mu bibuga vy'imipira y'amaboko batekereza ko haciwe imirongo hasi cane cane benshi bakunda gukoresha imirongo yera nibo itafite ika vyoroshe kandi n'umugihe uba wawuhonyoyemwo biraboneka ko hasigaye ubucafu Kandi wanawuhonyoyemwo bigaca vyoroha gutanga amanota.

Iminsi yose uriko urigisha abanyeshuri kugira ngo batahure neza kandi basobanukirwe ivyo barimwo nuko wama ufise amasanamu yivyo ushaka kubigisha imbere yabo ukayashira nko kugihome canke ku kibaho bariko barigira ko bigaca bituwe umuntu umubwiye ikintu kanaka kimbona biraboye gutahura ariko akibonye bica vyoroha.

birakenerwa ko iminsi yose mu gihe uriko urakora kukintu kiri hejuru utegerezwa gakof ingazi bahagararagako kugirango ashobore gushika aho utoshitse uhagazi hasi mu gihe uhagaze kungazi urashobore gukora ahantu kure kandi itari gushobora gushika nico gituma ingazi yama ikenewe mu gihe ukora ibintu biri hejuru cane.

Mw'umuga wose wariwo wose utegerezwa kuba ufisi ibikoresho bikenewe haba nk'umwuga wo kurima ukaba ufise isuka, mw'umuga wo korora ukaba ufise ibintu vyose bikenewe mw'umuga w'ibitungwa vyose ukaba ufise ikintu cose kikenewe n'ibiti n'ibitungwa n'ibindi vyose bitandukanye kugira ngo bishobore kugenda neza.

Birekenerwa ko umunyesohuri kugira ngo ashobore gutahura ibivyirwa byinshi mu vyoyize cyangwa nimu byatize bikenerwa ko asoma ibitabo byinshi hariho ibinzu yagenewe kubika ibitabo muntu ashaka gusoma igitabo cose akena mu iyonzu agakuramo igitabo acaka abakeneye bimuzesiba birimwo.

Mugihe uriko urigisha abana na cane cane batobato, bisaba ko uza urabazanira udupupe baza bararaba udushusho, twashushanijwe canke bakoze, akayabu, imbwa, canke utundi tuntu ,turatuma banezerewa kandi bakaba baryohewe n'icirwa.

mu matsu cyane cyane ay'obur bitenebako zorashiramo imeze abantu bazofungura bicaye ku kadezisa neza zigiriisoko tamasatsa ku matembere ko kugira ngob bitume akayabuku k' abantu bariko barayihereza ibifungu kugenda ija gutuma harakenewe isuku kandi rikomeye cane ku buryo bantu bose bava bameze neza.

Umukimurobinisi imisisibakinamakok ibige bitandukanye y'ukinamabiwyitmishwa maboko ambere no kwirukana iboneba bikina mukimurorimitsi ijo gituma umupira wose abamufise ibararyawekade w'iso bura n'abategiza buwutandukanye n'iyindi mikino.

Mu nkino zitandukanye harimwo inkino z'amaguru mu nkino z'amaboko ikamare mu bindi mikino yose isanzwe ihari birakinuka ko umuntu arazorekera imyimenyerezo kugira ngo ashobore kumenyera umukino ariko harakino mbera na butawa nk'ivy'abatazi akagenda kuba bimurusha kabaka b'imyigisha karitahuwe.

Icumba cagenewe kubika ibitabo abanyeshure bakoresha mu kwiga, kandi ubona ko bipanze neza ku buryo uwugikeneye ashobora kugitora vyoroshe kandi vyoroshe rwose.

Iyo wubatse inzu hihetsa neza birakenerwa yo kohozi barashiramwo n'amatara kugirango azoze aramurika nkomugihe umuco ataho uhari birakane kandi kusishamo neza biratanga akayaga mu gihe ashisho biratanga kayaga rekambere birakanie kushirha muni intebe nk'abanyeshuri bakeneye guhigira kugira ngo bahige biceye kandi bijeye neza bose.

Umuupira ukoresha mu mukino , umukino w'amaboko ubona ko usa neza ukiri mushasha kandi wanditseko ivyyandiko ubona ko ata muntu arawukoresha na rimwe kandi wubatse neza.

Igitabo cabamyishururene akabucenda genze gukora ikibaza kibunguroza, kandi buba nakwara igitamgo c'ubuhinga urecwa mu buhiningavakuronbeza ibibintu bigezweho cane.

Inzu uko yubakishwa amatafari bashiramo n'amabuyi bikenerwa ko turashiraho ahantu abantu bazoja barakarabira nk'amazi bavuye mukazu ka sugumwe canke bavuye gukora ibikogwa bitandukanye kugira ngo ntibandure indwara ziva kw,isuku rike bakaraba n'amazi meza n'isabune niho uzosanga amagara yabo aba ameze neza.

Icumba kirimwo amatara ariko harimwo ivyuma bikoreshwa mu bushakashatsi bw'ibintu kandi ubona ko bifise isuku ryinshi ubona ko babifata neza rwose ubona ko bimeze neza

Ahantu bakorera ubushakashatsi bubonako ari ikimashini gifise i gitsinga ndese gifise n'ahantu bashobora gucisha umuyaga ntuba, ariko barindiriye kugira ntibishoboree guturira aho muntu.

Akantu ubona ko gafise ikintu kimeze nk'umuzingi ikindi gifise ikibazo, kandi gifise n'urukiramende, kandi ubona ko bakoresha mu guhanagura cange kucinga ibintu.

Igicapo cerekana ko umuntu ashobora kwandika kubera y'igicapo k'icirahu kigeze bandika ko yakoresheje imina 'nkikaramo kugira bibyinshi.

Urugi rukoreshejwe imbaho ariko rufise ibara ritukura kandi rufise n'imisumari minini ku ruhande kugira bashobore kugara kandi ubona ko rwugaye.

ishure risa neza rya kijambere yif ryubatse ku buhinga rifise isoko ry'inshi rifise intebe fise n'amameza umwe wese yicicarana umengo n'abaseminare b'icarane

Ibikoresho babikamwo ibikoresho vyo gucapa ibiharuro kugira bigende neza ubonako hari ikaramu, agacapisho, agasongozi n'ikindi cose bakoresha kugira binyaruke.

Mugihe uriko urakora ubushakashatsi mu bintu bitandukanye mu miti bisabwa ko umuti umuntu wose ubupima ukahushira mu combo cawo ugaca uwutandukanya n'ibindi vyuma kugira ntuze guca asanga wavanganije ibintu bigakwega ingarukambi.

Amazu menshi barakenerwako ba hariho ibikoresho vyankenegwa cane cane nko mu buvuzi bakaba bafise ibihimba vy'umuntu wese umwigeme bakaba bafise ivyiwe n'umugabo bakab bafise ivyiwe kuburyo bariko barigisha batakoresha umunyeshure bwite ariko bakoresha ivyo bice baba bafise.

Ecane cane kijego turaraba muri minomi yesu nk'ukowibiigomwe bitera imbere n'ininzana w'umuiri hari irataye imbere umunthagarako gose kugaca ukwereka uburemee ufise, ariko k ari vyasabwa kobaza inguruts urusha inkari wasanga wenze mbere no mu gusamugaza mu biro w bitari vyo.

Iminsi yose mugihugu ye hantu hari ingwara canke wikeka ko hoba hari imyanda waba wanduye mu ntoko canke waramukije abantu abatakaravye bikenirwa ko iminsi yose mugihane wa mufisi akantu akoresha mu gukaraba n'amazi meza n'isabone kugira ngo ntiwandure imyanda canke uyandutse abandi b'abatayife.

Mugihe uriko urakora ibintu bitahura biratuma n'ahantu ubaye canga buriko raora yogkugirira ingaruka niziza muri kazo yukamenya mu buzima bwa minsi yose ikintu ba wiza gutegerezwa kuikoresha biraca bituma n'igihugu iva aha mu bukene kikaja mwiterambere.

mugihe uri kurakora aba ubushakashatsi bubijaranye n'imiti vur abantu ivura ibigumaye ivura indwara zo mu dacani indwara zitandukanya zo mu mutwe kamberi indwara zifate nthatandukanye zose bikenerwa ko bikora wikingiye kugira ngo ntibikwandukire cyangwa o bitume amagara yawe asinzikara cy'amahunga abane.

Mu gihe wurikora koo ibikorwa bitandukanyo caracara nk'abagara bisabwa ko bufise ibikoresho bipima ko umuntu bakudaniye mutimwa w'ugitera nezwa bagkime ari uko ahemo neza ukaraba imisi yizunguusanze atanye iman eza canke bmana rugaca mu muhamidivirali.

Mugihe bariko barakora ubushakashatsi bisabwa ko bufise ibikoresha ge kinewe n'iminzi nokocurapima uburemere bw'ibintu ushaka gukoresha akaba ufise ikintu kirapima ku nk'ibintu biseseka akaba ufise ikintu pima ku nk'ibintu bitumuka kugira ngo bishobore kugoma mu mwanya we kandi bidatunonekaye.

Abantu bose bariko baragkura ibigurwa mu kazi kabo bisabwe ko bategerezwa ko bafise kandi bakirinda ibinte vyose basa maza niho bituma n'akazi bagakora neza kandi bagatanga ibintu bifisa isuku bisukuye n'umuntu abibonye agira ati ahantu nagiye niho birakwiye gutekwa intege.

Umuntu wese yariko arikabiraakenebwa ko abafise isa agira ko akamenya ku mwanya uyu mpure bi kuwundi mwanya nkakora ibicogitaba bikeneye ko umuntu wese byariko arakora bikora mwanya wabyo akabikora mu gihingoco ntakiri ibyo akora mo mwanya utariwo cyang umwanya wari ab guha ikiringo kiree wa kirendo.

Mugihe uriko urakora ibikorwa vy'ugusuzuma vyukuri ivyo wize bihuye n'ivyo bakwigeshije ugaca uvy'ikorera ushitse mu kazu ka bigenewe bikenerwa ko uba wiyambaye impuzu zifuka umunwa n'amazuru impuzu zifuka amaboko kandi ukifukana mumaso kugirango ibitarukana ntibikumene amaso.

Umuntu wari kubategura kubana cyangwa icyo kubakana kurongorana bisabwa ko umuntu ategereza kumwambika impeta kikaca kiba nk,ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga ry'uko bazokwama bakundana ubuzima bwabo bwose nico gituma n'umuntu abonye yambaye impeta atawundi asubira kumubaza.

mu banyeshuri batandukanye bakoresha ingwa wambara ikintu gituma izo ngwa zibatera gucafura canke ziguhungurukirako zigaca zituma impuzu zawe zitaha zisa nabi nico gituma bitegekanijwe gutwara impuzi ifuka amaboko.

Muuyashaka kubwira ubugini birakenewe, kuko afata akantu yambika umuyigeme canke umusoregomba ko bazobana mu kugira ngo kazobe icabona canke ikimenyetso cerekana yuko umuntu yamaze gufatwa n'abandi babamukeneye kibuji ic' uku muvugisha canke kumusarizwamusanga ububabane.

Imisi yose iy'abantu bariko barakora cane cane mu kiganga birakenerwa ko bababambaye impuzu zera zituma ata bucafu bwibonekeza ,kandi bakaba bafise n'ibikoresho vyabigenewe bifuka muntoke canke mu maso bikabarinda nk'ibintu biturika ntibibabaturukire mu maso bigatuma bagira ingarukambi.

Imisi yose mu gihe co gukora ibikorwa bitandukanye bahubwira isuku mu mishatsi yabigeme canke kuyirenganiza neza birasabwa ko utegerezwa kuwa ufisi isuku kandi rikomeye cane ry'akateganyo kubera Aho hantu hasabwa isuku ryinshi.

Abanyeshuri bariko bariga bikenerwa ubigishanya umwete wabo wose kandi bagashiramwo inguvu zose bafise kugira ngo bashobore kuronka umwimbu umeze neza, Neza kandi ubaha iteka kandi bakeneye nk'abantu bashobora gutwara baba abambere mu bogenda atawubasubiza inyuma.

Munzu bw'ubushakashatsi birasabwa ko bategerezwa gushirayo umuyagankuba, kandi hakaba hariyo ibintu vyose vyankenerwa, ibikoresho vy'ivyuma vyogupima umuyagankuba, uburemere, vyo gupima n'umuvuduko w'umuyagankuba kugira go ntuhave usanga uriko uraturira ibikoresho vyo gukoresha.

Mu gihe uriko urakora ubushakashatsi na cane cane mu kiganga ni mu bintu bisata bijana nabyo ico giteumutegereza k gukoresha abantu babizi neza nk'abaganga kugira ngo ntibabyo basanga bakoze imici itari izugirirane nabi abagwaye.

Uzi kuriko urakora isuku bikenerwa kuba ufise agapapuro uzurakoresha mu kurundamo imyanda gaco bitwara mu gikoresho cabigenewe canke igikorwa cabigenewe kugira ngo abantu baze baragira imyanda myinshi ariko bakaba bari ahantu ata nkungungu aho meze neza.

Abanyeshure benshi birabagora gutahura ivyo bariko bariga mugihe batariko barabibona, zriko bagiye muvy'ubushakashatsi bica birangira babitoye bakabitahura neza, nicogituma hakenewe cane cane ubushakashatsi cane, gusumba, ivyo basoma mubitabo.

Canecane mu buhiko bwa gisirikare baho asanga ari birwanisho butwura b'ebitswe canecane mu kuzima kugira ngo bushorib' ubwiyongera ngo be bwinshi kko vyinshi muri vyo bikihantu hashushe bacabitwika bikame nagoga, kandi turikana abantu benshi bigatiza n'amasanganya benshi bakasiga ubuzima.

Mu buhinga bwa none harakenewe ko Bose pima ikinu cose buri mwere bwaco arico winjitse muntuitse wo wushigaye gushira mu bindi bikurwa bya misi yose kugarango arabati kuri inyambari iyi nkumwe imbiri kurarondera wateye ko inyungu wo yebonesi mu gupiye ma ibiri bibo bateye n'isoho yo bingana.

Mukazi kamisi yose mugihe uriko urigisha abanyeshure bukenekwako wama witandukanye no kuba ntuba bambaye kugira ngo ntiba gusuzugure cangwa witware nab'imbere yabo aroko kenewekwa ugira ku kwambara impuzu zigukwiye kandi zikwije kandi wikwigi ugenwa n'abantu bose bagomeko gutangarira

Mu gihe ugiye kwivuza bisabwa ko ugenda watwaye bikoresho bikenewe vyose ugatware ibikuranga. Kugirango bariko barandika amazina ya babona huri aho uva ntaho woba ugize ikibazo ashobora kuronka aboza ku gutabara canke bagufasha mu gihe wa gihuye n'ingorani zitandukanye.

Mu bantu benshi bakunze kija ba muganga birakenuka ko hakene ko gukoresha ibikoresho vyitebagurika kamesha bituma bamurika amumaraso hkaraba indwarartsibots ibimesha nk'indwara tsibots ihari gace bituma umuntu abikora akava kuhamuganga yifuje avuze ati ngwayie kandi bakabachaa n'abahan'umute umubwira.

Icumba c'ubushakashatsi bika harimo innintu gishobora kuba ufise uburozi, ndetse no bumara aba wukoze ko nabi bishobora kubononera ubuzima, ariko hari inyama kami bandikamwo ivyo barondeje.

Igikoresho ibona ko bakoresha mu gukata ibintu cangwe mu gufatisha inuntu ka muganga kubwira ibintu ntibishobore gutakara cange kubwira ntibirwe aho biri kubwira binere neza.

Ishuri ryigiramo abanyenshure bakora ubushakashatsi, ndetse ivyo ikoresho bakoresha bikaba bifise ubumara canke bishobora icaa ntabkoreshaje nabitea.

Abagabo batatu bahagaze ubonako harimwo abarimu. Umwarimu umwe yambaye itaburiya yera kandi nabandi bahagaze bariko bararaba imbere babiri bifashe mumifuko.

imisi yose mu mameza bisabwa ko ushiremwo akabati uriko urakora nk'ibintu kanaka ubihejeje ugaca ubishira mu kabati Ugasiga ubibitse ukugara ugiye mu bindi bikogwa kugira ngo uza mu nyuma yawe ntaze kuvyinona cangwa abisambaganye aca abisanga uko bimeze.

Ibiro bitandukanye birakeneye ko haba hari utubati munazi arashiramwo ibipapuro canke ibintu biranga abanyeshure canke abantu bo bari bari mu kazi ka ntaka bigatuma ubishire mu buryo butandukanye kugera go nivynonekara cyanke ngo bitakare nico gituma bikenerwe kuba ufise ibintu biri kumurongo mu ghekora mu kazi k'abantu b'abakuru.

Misi yowsobau mashuru yisumbuyec'kimere n'amatobu mateka mbere n'aya kaminuza babafise ahantu babika ibintu abiy inyeshure biiii bigiyeko canke bakore ko ibibaza gacoko bibika kwishure kw'ishuru bakabibika mu kibanza cazu ku buryo bibakeneye boja kwitora.

Icumba cagenewe kubika mu ibitabo abanyeshuri basoma kugira bashobore kumenya kandi ukabona ko bipanze neza ivyo bitabo kugira vyorohe gutora

Imisi yose mu mashure birakenerwa ko habaremo ikibaho kandi cirabura icu kibaho kandi bitebereza ko kiba gisizwe kandi yifuse atabicafana bikeyabiriko bigatuma ivyandiko byose zyanditswe ko abantu babose bashobora kubisubima atanumwe agize ikibazo cane amakenga.

iyo uriko urakora ibikogwa vya misi yose usabwa ko uza uritwararika cane cane isuku kubera ibintu bidakoresheje isuku ibyuriko urakora vyose ntibiramba kandi n'abavyihereza iyo ari nk'ibifungugwa bituma bihereza ibibatera ingwara zitandukanye zikurikira zigatuma umwimbu uca ugabanuka.

Abantu na cane cane mu bakiri batoye birakenewe ko baza bamenyerezwa imikino myishi bagakina nk'amagorori kugira ngo bashobore kwiga kugema nk'abateguye kuja mu gisirikare ivyo birabafasha cane mu kutumbereza iyo bashaka gushika bica bigenda neza.

Na canecane mu gihe haba hari ahantu ho gufungurira bisabwa ko abantu bose baba bafise ivyo gufungura kandi bafise amafaranga mu gihe atavyo bitwaje bagaca baja kugenda mu bacuruza ibifungurwa bakivuna akanyota mbere n'inzara igahera.

Mu gihe uriko urubaka inzu birakenerwa ko uza urahasiga hasi cane cane ukahasasa ku buryo haba haringaniye ata misozi ibayo canke ibinogogo nk'umuntu ariko aratembera canke ariko aragenda munzu adashobora guhura n'isanganya ngo atsitare ngwarwe canke avunagurike bigatuma egenda ameze neza.

uriko uriga bisabwa ko ukoresha amakayi atandukanye mbere ukazurandikisha n'amakaramu y'amabara adasa kugira ngo ari nk'ikintu gikenewe cane ca nkenegwa ugacandikisha ibara ridasa n,ayandi kugira bizoce bikorohera no guciga mu gihe w,itegurira ikibazo.

Iminsi yose mu bikobwa vya misi yose wama ubwirizwa gukora ikintu mu mwanya wacu arico mu mwanya wo kiruka kwiruka wo kwigukigawo gukora ibindi bikorwa vyose wabikoramwo ntizosanga n intumbere rwo guharcekiye kwisheka ko kubera utagira intumbere bica bipfa vyose.

Iyo uriko kuri urinonora imitsi birakenerwa ko wambara impuju zita kuremera impuzu zihwahutse zidafise ibiro vyinshi zituma wiruka kandi wakora imy'imenyerezo zimeze zatangitse birakuremera nico gituma wambara impuzu zigufata cane kandi zitagufata.

Ec uwumba cagenewe imikino yamana uuba nako zicarije neza harimwo utuntu tumeze nk'imyanya dusa dutukura dusan'ubururu dusano umutoto uhishiye, kandi uba nako ariho aho bakinze.

Mu mashure yose yo mu burundi osanga amenshi yubatswe hagerekeranijwe n'ije gituma kuva hasi no kuja hejuru habaho amatara, kandi kkara mumatira nyene akaba ariho n'ingazi abantu bashobora kudugirako titogoyeko ari n'abantu b'mwo muga abashobora kwaca ukagira antu aringaniye.

Mu gihe uriko urubaka amazu atandukanye birasabwa ko bubahiriza imetero zitandatu zisabwa kwibarabara kugira ngo mugihe imodoka igize izisanganya munzu yawe ariko itaza gushikira inzu uburuhe bwacamwe ubukomezi bw'amaze kugabanuka.

umwami abereye amashimwe uko bukeye uko bwije adukorera ibitangaza atanumwe yabidukorera, nico gituma tuzokwama duhimbaza imana tuyiririmba tuyitazira, kuko muri iyo hari amahoro, muri iyo hari munezero, muri yo vyose bigenda neza iyo wifadikanije n'imana mu buzima bwawe buba bukingiwe.

Muntu ushaka kuja ku rugendo, bisabwako uba ufise akantu utwaramwo ibikoresho vyiwe vyose, bitagura ikibazo, bidacafura, canke bitangagurwa canke bidatumurigwa n'inkungugu. Nicogituma utegerezwa kubipanga neza kumurongo atakivuyemwo Kandi vyose ukabigira neza bikaguma uko wabitwaye.

Iminsi yose Iyo uriko urigisha birakenerwako wandika kukibaho abantu bose bakabibona cane cane n'ikibazo abanyeshure bariko barakora ni nko mugihe utari warabigishije bisabwako uvyandika neza indimi ziboneka cane kandi nziza zandisweko wazize mu mwaka wa mbere bituma bose bayitahura.

Iminsi mu gihe uriko urakora akazi kaminsi birakenerwa ko butegereza ko bufise ibikoresho gikoreshe mu kuvoma amazi kucari gufyatura amatafari ninaci gituma ubufise ibikoresho ca uravamamwo 'amazi kugira ngo igikugurikura kwa kibanguhe kandi corro kitanavunye n'abantu benshi.

Mu gisagara ca Bujumbura hariho ahantu umuntu wese aza arashira imyanda, imicafu itandukanye ari nk'ibicupacupa, ariye agaca afata ahantu abibika kugira ngo umwanda ubashe kugabanuka mu gisagara mbere bigaca bituma n'ingwara z'isuku rike zigabanuka zidasubira kuba nyinshi cane ngo ziyongere.

Amature yose bitebegerezwako abafise umwambaro uwiza kandiutandukanye n' w' umuyaremashoje kugira ngo umuntu ageze ikibazo bagacara ivyorohako babona eshure yavako canke yigako igatuma ugutabarwa kuwo muvyoroha.

Iminsi yose mugihe uriko urakora ikibazo cane ibindi vyose bihuga bitanga arenganzira nivye gutanga akazi gutegerezwa kuba ufise bikoreshe vyose bikwiye ukabufise ikaramu kabufise urupapuro rkabufise n'ivyirwa wigiye ko ibijanye n'ibico kibazo ugiye gukora bico bituma ubitora neza.

Uriko uriga yitabira akemewe ko wamufise amakaye kandi aku imeza akomeye kandi atizaratabuka ku munota ku munota ari ko igikuru cane nuko iminsi y'ubose tugereza kuba ufise isuku ukandika ibintu neza ku murongo kandi ku rutondo atakaja kari nakamwe kaba karimwo.

Amashure atandukanye habayirwa n'abanyeshuri benshi bakenerwa ko ko muryango w'ikirashure uturanika ko umwaka wariwe mbere m ishor byahe ryo kugira ngo ho umuntu abaapvuye kur atahazi ashobore kuhatora asomye ibyanditsi gus kaca amenya ko yashize n'uko atarashika kugira ngo abantu benshi basekuse baratsinimira bose.

Imisi yose imbere yo gutangura imirimo ya misi yose bisabwako mu banyeshure bose canke mu bundi buzi bwose bwa reta, mbere n'abikorera utwabo bategerezwa kuduza ibendera ry'igihugu, ururirimbo ruhayagiza igihugu c'uburundi rukaririmbwa neza nkuko rwama ruvurwa imbere hose mu gutangura ibikorwa ku mboneshakure y'igihugu.

mbere yo gukora ikintu cose bisabwa ubanze uciyumvireho neza ko kungaruka k'iza kugira mbere n'akamaro biza kugukorera bizakuraba mu itandukanye mbe ufise inyungu nyinshi n'ibibazo bike urashobora gukoresha ikintu witaye ku nyungu ibibazo ugaca uvyihoza.

Umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na kabiri niho abanyeshure benshi batanguye kwiga amashure yisumbuye ya kaminuza, ariko ngaha mu Burundi nta menshi yarahari, abenshi babarungika kwiga mu mahanga, niho haciye hava mbere n'incungu y'igihugu c'Uburundi yazanye ukwikukira ariwe umuganwa Rudoviko Rwagasore.

Amashuri mato mato ,benshi usanga hari ivyamwa, nk'imyembe, amapela ,imisigati ,canke n'ibindi vyose nk'amavoka ,bigaca bituma umuntu wese agiye nko mu karuhuko canke kuruhuka aca agitora akacihereza.

Amaze menshi mu gisagara cabujumbura hariho ayubatse mu buryo bwa katateye imbere, ariko na canecane mu ntumbero yuko dufise yimbona ko azoza y'igiho guciyekashamgurmg bibiri na mirongire n'ikihugo giteye imbere mu bingu bibiri nga mirongo itandatu ni co gituma bikenebwe ko amaze ibibatswe n'abi yose asubirwamwo wakubaka ku buhinga bwa none.

afe mu madzi abatatu yimbere birakanagwa ko aya wibatswe rawo yasiwire muhoro bakanayedza koli imboni akazizwa turi mwe yowome mu big wokuchiifacha birira mirongo ine ya migi okukita yimbiremeroko ivumbi birina mirokithandatu amadzi ozatekeredzwa kwama asiyizwe khandi asanetsi asayanga na wowatchire ti ifutsa kuhava.

Intebe zikoreshwa mu mashure nisracitegeraziba zifise ububati kandi ubwo bu bati ukaba busa neza budacafuye bogusizemo ikakizarishasha ibgumaririshasha karikorayo tegesa uko areshize ritagiwe mu gucanke ibindi bicafi bivyonona.

Umuntu ya gukunda nta kutuka na kwica nta kugirira nabi ariko iminsi yose yama yipfuza kumenya uko waraye uko umerewe mbere nuko urwaye canke ukomeye nico gituma umuntu wese akiri mu rukundo ategerezwa kwama yitaho vyukuri umukunzi we kugira ngo ntahave asanga yamuhemukye canke yihemukiye ubwiwe.

Uriko urinonora imitsi birakenerwa ko azaraguhanakanya nko kuruhuka no mu gatondo kugeza ku mugoroba kubera n'umubiri uraruha kandi iyurushe wahava usanga ivyo wariko urarondera bikuru atarivyo bibaye ugacuruha gusumba kandi hariho nakanya ko kwiga ugacuza uraruhuka

Abanyeshuri bari kuba ari igabo yasabwa ko ubbandikishiia kibaho cane chane ieshakune gukoresha indwazera izirabura ititukura ekaberizise no bwatsi co gitaba mo kwandika ikintu ibona cogira akamaro gusumiza ibindi icandikece n'irw itandukanye inzore kurantekesho bwa mbere.

Inzu zirezire zimwe zigerekeranye bisabwa ko kuva hasi no hejuru kubaka ingazi umuntu azogenderako kugira ngo ntazoje arasimbaguruka canke nko kugira ikibazo co kunyerera co gituma bikunda ko washirako ivyuma hirya no hino bifata umuntu ntazaratemba

Iyo ushaka kubaho neza mu buzima bw'ishwi kereza kuba ukora imyuga yose ukakora imyuga yo kubaka kugorora ,kambere kurima, gushona, kubaza bizusukabubizi kandi bikakenerwa n'uko uzurakorera n'ib'imyuga yo gucapa ukaza uracapa amazu ukajura capa bintu vyose babakeye.

Iminsi yose abanyeshure bategerezwa kwandikishirizwa ku kibaho kimanitse mu mashure yose cirabura cane kandi ukandikisha ingwa zera cane kuburyo umuntu wese ategerezwa kubona neza kandi akabisoma atacamira biba vyanditsweko vyose.

intebe zose ziba ziri mu mashuri zibwirizwa kwama zitondetse ku murongo kandi zigororotse kuburyo umunyeshure aje kuhigira atabanza gusubira kuzipanga gushasha ariko ashika yicara atorinda kuzitunganya neza birinda kumusaba gace yiga neza.

Umuntu wese agiye gukora ikibazo caba ica leta canke co mw'ishure gisanzee, bisabwa gutwara ikaramu ritukura, ugatwara ikaramu isa n'ubururu, ugatwarana n'ikaramu ry',ugucapa, ugatwara impapuro, canke ugatwara n'akantu kaza kugufasha guteranya nk'ibiharuro bica bisaba ubwenge bwinshi.

Ibitabo vyose imisi yose vyama bikenerwa ubigirira isuku kandi ukabibika ahantu hatari inkungugu atabucafa ubuhari ariko bugoma bifise akanovera kandi bisa neza n'isuku rikwiye kandi rimeze neza.

Cane cane ahantu usanga bakorera ibintu vyo guteka terakeniyiku nebye urukunzi basiz aho dutoboro wa man batse ucoco basohokana gatuma ratasia kiranbirwa mu umibuka canungo itse uramene amaso arukaba ratabira imfunguka utodutoboro iminsi yose twama dukenewe.

Minsi yose mu kuva mugatondo kugirango utangure imirimo ya minsi yose mu gihugu c'uburundi bikenerwa ko abantu bose uriko urakoresha bagenda bagahagarara bakaduza ibendera ry'igihugu kugirango bazirikane agaciro k'igihugu, bazirikane n'akarangamutima kugira bigende neza.

Mu ntebe zose zibaziri mu mashuri zitegerezwa kuba zifise ububati umunyeshuri ashobora kubikamwe nk'amakayi iyo atashe canke agiye mu karuhuko k'isaha zine bico bituma kandi bace banahagirira n'isuku uburyo winjiye mu ishure atakamoto kabi usangayeyo.

Mu mashuri mato mato cane cane mu mwaka wambe uhasanga hari utwana duto duto rero kugira ngo twicare kandi twige neze bisabwa ko ukora intebe ngufi ngufi kuburyo uri nk'umuntu naho azoba yicaye asshaka gukoze amaguru hasi utayakoza hasi uca usanga kwiga atiyumva neza atisanzuye.

iminsi yose birakenerwa ko muri ko muriga uba bufise ikirangamisi cuko buryo ukameny uti ku musi wa mbere aya masaha ku wa kabiri kwa gatatu kuwa kane mbere no kwa gatanu akaba ufise umwanya wose ufise igikobwa utegerezwa kugikorera ko niho ushobora gushika kuntumbero nziza.

Uriko urigisha abantu utegerezwa ku bigisha gukorera ku mwanya muruko gukorera ku mwanya batekerezwa kuba bazi bwa mbere gusoma isaha bakamenya bati uyumwanya tugeze ikiringo kingana uku haheze uwundi mwanya bakarabako umwanya bihaye bawukurikije canke batawukurikije bigatuma bashika ku ntumbero yakazoza.

Ibitabo vyose vyo mu mashuri bitegerezwa kuba bifunitse kugira ngo ntibize biratabagurika, bishobore kumara igihe kirekire, n'abantu b'imyaka itandukanye nk'imyaka cumi kiguma gikora kandi kikaba gikomeye. Kizire ko umuntu agikoresheje umwaka umwe n'igice kigaca gitabuka

Umuntu wese waritegura kujamufata ingendo rirekenerwa ko bafata ibikoresho byankenerwa akabishira hamwe nka bipanga ku butezi bitwara ahantu rugendo ayo bikoresho bimeze neza atangorane bifise byose bituma igikorwa yarigie bitegura igikorwa neza kandi mu mwanya we.

Minsi yose mu bibuga bikenewe vy'umupira w'amaguru n'ivyuwamaboko utambaye n'ibindi bitandukanye vyo kwinonoreramwo imitsi, harakenegwa ko umuntu aza arateramwo ivyatsi nko kuburya imvura iguye canke muci canke mu nkungugu nyinshi no mugihe c'imvura hakanyerera gose abantu benshi bahakasigubuzima nico gituma bakeneye guhatera ivyatsi.

Imisi yos rikura kiyigisha abanta birakinurka uzora bazikirana rwanya bukurubuka bagakina imipira y'amagoro kinani y'amaboko bari mu kanya kuburuko ntibakiniriiz guki ibyo kwiruka gusa cyanke ibindi bare n'inku nti barazikina gutera amacumbire no guteremiya nana igacekituma bakura babeze imikino myinshi

Mumpuzu cane cane zigezweho birakenewe ko abantu bose b'ama bambara bakikwiza kizirako abantu baba bambara impuzu ngufi cane zigenda zerekana ubwambure bw'abo canke n'ibihimba vy'ibanga ivyo bikunze kw'ibonekeza muricano cyane mu gitsina ca bigeme niho usanga bakunda kubikora.

Inyubakwa canecane z'amashuri usanga ahenshi bazishirako amadirisha y'ibiyo, nico gituma umuco uvuye hanze ushobora kwinjira ukamurikira ababa bari mw'ishuri hagati, nico gituma bataza barabura ivyo bandika bakabibona neza n'umuco ukwiye neza.

Iyo ugiye gukora ikibazo imisi yose utegerezwa kwama watwaranye ikayi ugatwarana n'ikaramu hamwe ugatwarana n'akantu kaza ku gufasha guharura ibiharuro bikomeye cane bisaba kowo kwiyumvira cane gose nico gituma imisi yose umunyeshuri ko yoba abafise ivyo ibikoresho mbere yokuja gukora ikibazo agenda abitwaranye.

Ikibaho imisi yose gitegerezwa kuba cirabura kandi murico kibaho nyene hakaba handikishwa ingwa zera kandi zifisi ibara ryera gusumba ayandi yose hanyuma abanyeshuri bagaca bicara baraba ico kibaho kandi bakicara bameze neza bakanegamira kugira ngo ntibaze bari sinzirirako.

Amashuri yose canecane aba ari mu gisagara ca Bujumbura, bigakenerwa ko umuntu wese bafise umwambaro umukwiye kandi umubereye utandukanye nayandi mashuri, ishure ryose riba rifise umwambaro waryo kugira ngo bashobore kubatandukanya mu gihe bari mu bikobwa bitandukanye.

Iyo kurikisha abanyeshuri bikenerwa ko uzurara bako zikuri intebe zipanze neza kandi zifise isuku mu gihatasukuriihari ukabategeka gukoresha isuku kugira ngo bigire hantu ameze neza bigatuma bahema neze batagwara indwara zivuye ko guhema nabi canke bigatuma bandura n'izindi.

Mu misi yose mu gihe uriko urakora ibikorwa bisaba ko woba ufise akabati ubikamwo ibintu uba wakoze, ivyo bamaze gutunganya, nivyo utangura gutunganya, bikaba biri ahantu bizwi, kuburyo ugiruti ndonse akanya canja gutunganya vya bintu biri mu kabati, ukaca ubitora uhejeje ukabisubizayo.

Mu gihe ufashe inzu hasi, ugasiga amabara asa n'urwatsi rutoto, nico gituma bikenerwa ko ku mpome hirya no hino, uca uhasiga ibara ryera kugira ngo ntihazoze haratuma abantu bahitiranya hasi no hejuru, nico gituma gusiga ibara biba bikenewe cane.

Imisi yose mw'ishure hategerezwa kuba hari intebe zifise isuku Kandi zisa neza ata nkugungu, ata vumbi, ata ntumuko, ariko ivyo vyose bukaba vyakozwe kandi bigakorwa imbere yuko umwigisha yinjira mw'ishure, umwigisha akaja kuza ibintu vyamaze gutungana ata cononekaye, atacapfuye, vyose bimeze neza.

mu gihe cose wubatse Inzu utegezwa kuraba neza vy'ukuri ko zigororotse, mu gihe zitagororotse bariko barubaka ukayibasambuza bakayisubiramwo neza kugira ngo ntizohengere haze nk'imisi ibiri canke itatu igaca ibomagurika ico wayubakiye kitarashika canke ngo kimere neza nico gituma co kubiraba neza.

Mu kwigisha abanyeshuri bisabwa ko ubigisha atawicaye nyuma y'uwundi ,kandi bose baza barakuraba murabana, niho n'uwusamaye canke agasinzira urashobora kumukebura ukamuvyura kugirango ivyo urik'urigisha ntibimucika, ariko vyose aze arabibona uko bikurikirana.

amazu menshi ya kera usanga asakajwe amategura kuberako kera atamabati yari agwiriye cane vyaca bituma abantu benshi bubakisha amategura mu gusakara, ariko kandi amategura biratuma ubushuhe butaba bwinshi kubera izuba rikubiseko ntiriba ricinjiye ubushuha amategura nyene ubushuhe ntibusubira kongera kuba bwinshi.

Uyububaze utegura ko izokigiramwo abanyishure utereza kubishiramwo ivyankeme rwago ashiramwo amacara g ashiramwo intebe gashiramwo n'ikibaho mbere n'ahantu abantu bazozarabiki ngo bahijije kwandika ikazoca bituma biga, kandi bakiga neza n'ivyo ibizi bakabitabaraka bitahuza n'abandi.

Mu gihe uriko urubaka amashure bisabwa ko usigaza igisusa abantu bugamamwo izuba canke imvura iguye bagashobora kwugamamwo, bigatuma batanyagirwa no mu gihe ishuri ryoba ryugaye canke nk'inzu yoba yugawe, bigatuma bahagirira akaruhuko gatoya.

Abanyeshuri benshi iyo bariko barakina ku mashure barasaba ko bobaha ivyo botwaramwo amakaye kugirango ntazaranyagigwa nk'iyo imvura iguye, nico gituma ategerezwa kuba bafise aho barara kandi hameze neza bakagenda batera n'inkuru kw'ishuri.

Mugihe uriko rategacane icyane mu nzego zo kwigona bansishanizi'imitekano birasabwa ko ukoresha ibintu bituma bisha n'inkoga kuko ukoresheje umwanya muri izo nzego n'isaba bigenda neza utaze gukoresha umwanya muri ico gihe birakukora kugira ngo ushobore guhaba neza.

Mugihe amashuro yose abayubatswe birakenerwa ko ushiraho n'amazi kuko umuntu ari ko ariko araruha kandi arushe arasonza mw'uko no gusonza nyene hagira n'igih anyotea anyotewe rero bikenerwa ko acaagenda kwihereza amazi bigatuma inyota ihera.

iminsi yose mukubaka inzu bikenerwa ko uyubakisha amatafara ayo matafari kandi akaba bakoresheje ahiye mugihe wubakishije amatafara ahiye biratuma no mugihe imvura iguye akanyagirwa inzu itabomoka vyoroshe ariko ikaca iguma ikomera cane imbere kurusha kandi ukaza uranayisiga n'amabara atandukanye

Mu mashure yose birakenerwa ko hab ariho ikibaho cirabura gisitswe neza hanyuma ukwandika bagakoresha ingwa zera zibonesha abintu byose bibe ariko barandika bikabonwa ntegan umuntu nuw'umwe atabona ibyo banditse kandi birakenerwa koama hariho n'umuco ubona kacane

Mugihe urigora capa ushobora kwandika indome mu buryo bushinze cane akazihengamika muri ico giherero bisabwa ko utegereza gukurikiza ibiharuro ikintu cose kereza kuba g'ipima mu burebure shusanga vyagenze neza kandi bikagira ishusho nziza.

Amazu iyo iyubatse birakenerwa ko usiga igisusa abantu bateze abarugama mw'izuba cane imvura. kayndi birakenerwa ko uyasiga amarangi yose ukashira ko ayomabara kuko abatandukanye kugira ngo inzu ibasha kugaragara neza . Inyuma kambere n'imbere ukakira neza kuburya wo hama hameze neza.

Uba ciiniicigirizwako uka vyaza mame ukugira ngo tejekratuma imitsi ikata amushingi, kandi namwa babihejure n'amashami arazaragabanyumeraga nko mu guje r'imyinshi ugatuma inzu itashishikara kuguruka.

Abantu iyo bariko bariga birakenerwa ko, baba bafise umubumbe w'isi bakaza bararaba igihugu barimwo n'ico bashaka gushikamwo, mbere bakiga ibijanye n'ibirere n'ibijanye n'ibiyaga, hamwe n'ibijanye n'imiyaga ubu umuntu wese akamenya ati mu gihugu iki muri iki gihe tugezemwo hari umuyaga uwu.

Umuntu wese ariko ariga bikenerwa ko amakaye yo mu mwaka habu uwambere akayashire ukwayo umwaka wa kabiri ukwayo uwa gatatu uwa kane ukwayo nuwa gatanu ukwayo eka mbere imisi yose ukama wibaza uti woba ushaka ikaye ryo muruyu mwaka ndarisanga muriki kibanze kugingo bigende neza.

Amashure yo yubatse nishiramo intebe yimwe cyanke zibirakiisaka kishiramo intebe nyinshi kugira ngo igishuri gubatswe ishobore kwakira abanyeshuri benshi bakiga kandi ari ku rugero rushimishije kubera ko abantu babwirane kubona amashobre tikeretso gugunitswa.

Iminsi yose uriko urubaka inzu cane cane ziba zifise uburebure bunini cane nico gituma bikenegwa ko uziciramo amadirisha menshi kugira ngo umwijima ntuzoze uratera mu bari munzu hagati ariko bigaca bituma hajaho amadirisha umuco ugaca mwayo madirisha nyene.

Iminsi yose umuntu iyo yubatse inzu birakanerwako canecane bagwiza amashure akaba ari menshi cane kubera ko nk'abana bavuka muri kino gihe baba ari benshi cane kandi umwana w'iki gihe ategerezwa kwiga kandi akigishwa kugira ngo agire ubumenyi, amenye guteza imbere igihugu ciwe.

Imisiyo ciri kuriga canke abigisha abantu bikenerwa urabazi kuri ko abantu bari kurigisha batahuye iyo batabiwe nabibisha bituma wumva uneziruko utenegishija abantu bamenya ar bamaze kumenya bagagushimira mbere n'inyuma yumwe uri uruuzima bigatuma ivyo babigishisha bitahura neza, kandi kubwego rushimishije.

Kunku zama zikenewe imisi yose mu kutunganya umwimbo w'abanyeshure ugaca ubibika mu mashini nyene bice bituma vyoroha kandi igihe ukeneye kubikora binyarutse kuba gukorako gusa igifyonda kigaca gituma vyose bisohoka bikagenda neza ku rupapuro.

amazu yose cane cane mumashure bisabwa ko utegerezwe kuyubaka ukayashirako imyango n'amadirisha kugira ngo nk'abanyeshuri batashe bagasigayo amakaye hatagira ibisuma canke n'abambuzi biza bikayatwara bikayatwaye bikarangira abanyeshure bayabuze

Kugira ubeho neza ubaye ufise ubuzima bwize magara meza bisabwako uba ufungura ifungurwa zikwije ivyangombwa bisabwa n'amategeko hari mu ifungurwa ndema mubiri ,ifungurwa ntanganguvu Hamwe n'ifungurwa sanganyangaburo muri co gihe uzosanga ufise akabiri kameze neza.

Amashure yose ategerezwa kubamwo intebe nziza nziza kandi zifise isuku kugira ngo umunyeshuri aje kuhigira yicare neza akitaho ibintu baza baramubwira canke atitaye kubimucafuza bice bituma yicaye acamererwa neza kandi akaraba ivyo umwigisha gusa.

Minsi yose uriko urigisha abanyeshuri bisaba ko bama bafise itarike bigiyeko umunsi igenekerezo n'umunsi n'isaha n'umunota kugira ngo mugihe bariko barasubiramwo ivyo bize bakamenya bati ibyo twize uyu munsi ntegerezwa kuvyiga uku umwigisha yabivuzeko iki kintu.

Emweyose abanyeshure birakenerwako uubasigira kanya ko kuruhuka kizireko co rw'umuwama bakoresha umwanya wose bataruhuka umuntu yarusha ibikenewe bikumuwa akaruka akaruka, kandi umukuzi abirwa n'impembu yarushe ukamururira ni co gituma umuntu agira ingoga zo gukora ntajo ararambirwa cane.

uriko urakora kazi ka minsi yose birakenerwa ko bakoresha umutima wawe wose n'inkomezi zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, niho n'umuntu wese ariko arakora ababona ko ufise imbonakazoza kandi utegarezwa kwishima bivanye n,umwete uriko urakoresha, mugihe ukoresha umwete ibintu vyose urabironka kandi ku mwanya ugezweho.

Iminsi yose mu kubaka inzu bisabwa ko uza urashira ko ibihome inyuma biza birafata inkindi kugira ngo hejure inyanze harabomoka ariko mugihari nkingi ifashe esho bituma haguma hameze neza kandi haringaniye atakise guhungabanya ngo mugihe habomotse canke kihonone.

Umuntu wese iyariko ariga mu gihe ashaka ko yiga atahura kandi akamenya atangorane zibayemwo bikenerwa ko aba yicaye neza akaba batirirwa barafyikana basitana ari benshi ariko bakaba bicara umuntu wese ku ntebe yiwe akaba afise n'ibitabu yigiramwo bikwiye mbere n,amakaye bose bakaba bayafise atawigira hanze.

umwigisha ariko arigisha abanyeshuri cane cane bagufiya canke bato bato na wenyene atari muremure cane birasabwa ko akoresha inkoni ari nkico banditse akavuga ati aha bahasoma uku bahasoma a bahasoma i,u,o canke e aho bica bituma n'abanyeshuri base bashobora kuvuga neza.

Imisi yose mu kugira ngo ushobore kumenya ibintu bikomeye cane cane vy'ubuhanga bisabwa ko uza urasoma ibitabo vyinshi kugira ngo abantu bose baze barabona ko watahuye kandi hari ivyo ubarusha ikintu cose nta kintu gishasha gihari vyose tubisanga mu bitabo abantu baba baranditse bigatuma bagira ubumenyi bukomeye.

Itwebo rikrigisha mu mwaka wa mbere mu gutangura kubigisha abanyeshuri aribigisha cyane cyane bwa mbere indomet zivuga aricyo a iuunaa ajije kuzibigirsubigisha indagi naz ariy za aptc dfk zibose mugirbatefite bimenya bicyo bigenda neza.

Iyo abanyeshuri bariko bariga berekeneweko umuntu ahagarara imbere yabo akaza adabigisha neza kandi akaba ariko akoresha ijwi rivuga cane bakamwumva bose atavuga bukebuke kugira ngo yumvwe n'ab imbere gusa ariko nabinyuma bakamwumva cogituma ategerezwa kugenda yafunguye kandi yahaze.

Imbo amashure atandukanye ragenako ko abari intebe kandi zimetse neza umuntu wicewa cazarapfuna gugifacra zaratema cyange imuzi yambaye ikitabuka ariko bikenerwa ko zibari zifise isuku n'intebe zifise isuku agasaba zishira mu mazir atatu ma zibari zera burimena amutwe abantu.

mu muntu yatahuye umwuga wo gucuruza neza na neza imisi yose yama yiyumvira abantu ariko arakoreramwo uko bameze n'imbari abanyeshuri akamenya ko ategerezwa gushiramwo akaye amakaramu uducamurongo reka n, ibindi vyose bijana nivyo umunyeshure ashobora gukenera

Mu gihe buriko urigisha abantu bisabwa ko uba ufise igicapo imbere yabo cacap icanka isanamu y'avyu bakazi barabirabo mu gihe ukivuze bakaca banakibona ka kibereka ku isanamu biyirerekana neza ko umuntu ashashishikara kwitabara gusama kobe gitaho icimubwihe atakibone.

Abana canecane b'abigeme birasabwa kubigisha kwambara neza batagenda barahenera abantu aho bageze hose. Nico gituma indero ari karahara mu ruganda ntibacure, umuntu wese afise umwana ategerezwa kumutoza indero nziza kugira ngo azokurire mu buntu bw'Imana.

Iyo wubatsi amazu bakenda itandukanye abangabangane bakinre koz urasika hagati y'iyetu nduts ibire ahantu amatazo zaraca kugira ngo ntazibire iyinzira cane ingwa pomor inzuzibat bubatswe neco gitobaebikanie kosikaho ahantu umuupfu w'amata z zaracahamwe mu gihe n'imvuri kuuye kugira ngo niyo noninzira

Ingwa bakoreshya mu kwandika, ndetse zikaba zera kubwira bashobore kwandiza abanyeshuri ije nee za babibona, kandi bakaba bandika ku kibano cera canka cirabura.

Ahantu badandagitze ibiriyibwa vy'abana, ndetse n'ivyo abakuzeba n'abakoresha basosereza, ndetse hari na makazi bakoresha mu kwandikiranyo canecaro mu mwari mu mashuri yisumbure.

Abana, bariko bakora, imyimenyerezo, n'imikino, umukino w'amaboko abandi bambaye impuzu zisa, kandi ubonako bafise akamwemwe kenshi ,n'ibirato mbere, bigezweho bambaye.

Impuzu z'urubanza bakoresha cane cane mu bugeni bw'ikirundi arizo umugabo yambara canke umugore akambara ,ubona ko hari iz'umugore kandi hakaba n'iz'umugabo.

Ikibuga c’ishure ubona ko abanyeshuri bariko barakora ikimenyerezo bakora imyimenyerezo yo kwiruka kugira bazashobore gutsinda irushanwa kandi ubona ko hari ibendera ry’igihugu.

Ishure ma naka nshure risaneweda rifise n'amashuguyashariki, ndetse uba nako hatahonancure bakinira ashobora gukinira, kandi uba nako afise unereza.

Ahantu ubona ko inyuma bakoresha mu kwihagarika abahungu ndetse inyuma hari n'umuntu ariko aranuga ndetse hari n'ahantu bashobora gukarabira kugira birinde indwara.

Urugi rufise ibara ritukura, kandi ubona ko bubakishije inzu yubakishije amatafali ahiye afashe gorugi, kandi hariko n'ingufure ngirabugani.

Abanyeshure bariko barasoma ivyira, ariko ubona bagira kubabazanya kugira bashobore kutahura ivyirwa neza, kandi ubonako ari abakobwa banezerewe cane bafise ibisuku.

Umunyeshawemeni afise igitamo ciro akiriye imbere y'iribunire te nikayi, kandi ubona kuhakoresha ukwirwa, kandi ubanaka, ariko harakora ikibira, kandi akaba ari umunyeshuri wo mu mwaka w'indi.

Ikibaho canditse ko indom zo mu wambere ubona ko hari ko za n za e za f za j za q uretseko abanyeshuruye baziga ne mu ntango mu wambere.

Ishure uba nako arishere gezogoririre umugumbo w'isiyosi, kandi arimwo n'intere n'imezayica imeza ikaba iko ibitabo, kandi uba nako hari n'amashuri.

Tugerageje kuraba mashuri meshi mu gihugu cu Burundi yubatswe ku ntwaro ya Bagaza rero meshi muriyo ariko arasaza birakenewe ko asanagurwa agasubirwamwo kugirango ibibaho vyamaze kononekara basubire babisige impome ziriko zirabomagurika bzisubiremwo gushasha kugirango basubire kugira amashure meza kandi abanyeshuri bamerewe neza.

Iyo uriko akore ikigikobo kana kebera kenerwa ko uzorogera ibikoresheje gufashamo kwikingira ko kufuka mu maso kugira ngo inkungu ku ntijeyey gufuka matzuri kugira ngo abafise ingwara zandukira bice mu bguhema ntizikwandukirije ko itumarira rukye kuvyitwaza buroyi hose mu gihugu ye hano tarumenyereye kuja.

Ikibanza cagenewe gukinamo abana, kandi uba nako gifise aho bashobora kwicara uyundi akicara ku ruhande rumwe urundi uyundi kurundi ubwira bashobore kurya unyenye.

Ubwinjiriro bw'inzu bufise amabara atukura, bufise amabara asa n'urwatsi rubisi, eka kandi hari n'amashurwe ku ruhande ayakikije ubonako asa neza.

Ubwinjiriro bw'ishure ubonako hari abanyeshure barindiye kwinjira ariko hamanitse impuzu ku mugozi ubona ko arizo bakoresha mukwiga kubera zifise amabara atukura n'ay'ubururu.

Ibarabara rikikicwe n'ibyatsi rikikicwe n'ibiterwa ibigori ibiharage reka ubona y'ubuko imodoka iriko iracamu ivuye mu rutangu rw'inzu.

Ikibaho canditse ko igihe bazovugira amanota y'abanyeshure hakaba handitse ko bazovuga amanota kuwa gatanu, itariki zitatu z'ukwa kane, ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, isaha zitanu.

Ikibaho cose cama cirabura kandi kuri ico kibaho abana bakandika bandikishije ingwa zera biratuma n'umuntu wese naba ari kurehuy'ikibaho ashobora gusana ivyanditswe kubera ibahig'ikibaho nibara kivyanditswe bibabitandukanye bikibonekeza cane.

Inyabwonko mu yizo z'amazi ikenewe nis yose kugira ngo isibore ubyawranwe ahubwe n'aho itepse kandi mu giheise myeza cyose itaruca ubwera ku ntambwe ishimishije mu mahanga riba wihaye dashika ko vyose atanakinwe camira.

Abanyeshure bariko bariga, bariga neza kandi bategerezwa kuba bafise impapuro bandikako kandi bakaba bafise n'amakaramu bakoresha mu kwandika. Muri ico gihe biratuma umuntu atahura kandi iyo hagize n'ikibazo iyo yize mubwo buryo, ategerezwa kugitora kuko aba akivyibuka kandi anabitahura.

Imisi yose mu mazu yakera cangwa yubu birakenerwa ko wama uhashira utuntu twu dushurwe tuzaturashariza ahantu hakaba hateye igomwe kujisha umuntu aharavye akumva yo guma aharaba akifuza kuza araharaba nibituma n'abantu baraza barazana amafaranga y'agaciro mu kigega bagomba bahaza.

Amashure me gusanga ari mu burebure bumuungane n'imetero nkameyongo itanu buri ico kwinnuze imetero m'iyongo itandasa gushiramwo amashure cumi kugira ngo abantu bazozi barayigiramo, kandi ivyira bigende neza mbere y'inyuma yoko ashatirara ivyasi.

Abanyeshure bakwiye kuguma bambara imyambaro y'ishure imisi yose bagiye gukora ibikorwa vy'ishure nico gituma abantu batuma bagenda neza bakamerwa neza kandi ntihagire abaza baratoruka umwanya wo kwiga utarahera umwanya uheze utorotse utaregera bagaca bagufata bakaguhana hisunzwe amategeko.

Akoreseku ibibazo vyose bitandukanya abaneshuri bakabona umuimbi wabo bisabwa ko ucugendekawumanika, kuko ibaho cariginiwe umuntu wese agaja kuraba ibibibazi afise ivyo yatuye nivyamunaniye ngo vyasanze hari ivyamunagasa cange arikuvyo iterwera kubira ngo azo bisubiremwo.

cane cane mu matsi y'uburaro busanga hari amatzu abantu benshi babamu babasangiye akasanga nk'abant ijana babasitse mu nzu imwe mu kimaho basara ko bari hamwe ico gisto baca bafata ibitanda bakabigerekeranya umwe akaja hasi ubundi akaja hejere agaca bashira kueziba ryamako bose

Amashuri yose afise uburaro bikenegwa ko ategerezwa kuba harimwo n'amatara, ku buryo no mw'imwijoro ivyirwa bibandanya bidaca bihagarara ngo nukwo bwije canke ngo haje umwijima. Ikiruta vyose n'uko utegerezwa kuba ufise aho uryama kandi ukaryama neza.

abanyeshuri kugira ngo bigene neza bisabwa babicarana ari nka babiri gusa ukarengaje bakagira batatu ariko busanga batariko bariga neza basanga ba barasirikana canke hagize ikibazo bagomba bagaca batangura kwerekana usanga amanota aregeranye bivanye n'uko babakoresheje kuyiba.

Amashuri yose asabwa kujamwo intebe kandi izontebe zikaba zifise umabara atandukanye kandi bishobotse n'imeza bakazishiramwo kugira ngo ibintu vyose uriko urabikora uje urashisa ku meza ico uhejeje gukora gutunganya ushira ku meze yaco.

Itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu niho abantu benshi bari bafise ibibazo bitandukanye, abakora ikibazo co mu gutanga uburengazira bwo kuja muri kaminuza canke no mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro, abo bose baba bafise ikibazo bategerezwa gukora kugira ngo barabe vy'ukuri ko boba bakwije ubumenyi.

Tuiyo tuvutse ibidukikije turasangamwo abantu turasangamwo ibiti turasangananabuye turasangamwo ivyatsi turasangamwo ibimera ikambere si turigusha turasangamwo yuko kurwa turasangamwo nicafu beka siivdutyo nyene turasangamwo n'abantu boshi.

inzu yose y'ubatse ntibikenewe ko uza urasiga amabara atandukanye, mbere Ugasiga n'ayatandukanye nka mwe iryera, iritukura , iryirabura canke ukaja urayavangavanga kugirango ushobore kuronka amabara adasanzwe aboneka ubwa mbere na mbere nico gituma bidakenewe kwama usiga amazu.

Abintu wese ariko ari yega bisabwa ko aba yicabe imeze neza kanndi ifise isuku iryo k ituma elisopicamarikrebam ishure y'abamatormato rekambere nayisunbuye kuko biratuma umuntu yiyumva neza atagira ikibazo canke akagira izindi rgoraticurusemguhema nabi.

Uriko uriga ushaka kugira ngo uzomenye canke uzogire umwimbu mwiza bisabwa ko ufata amakaye wigiramwo, ivyo wize vyose ukavyandikamwo, hanyuma ugaca ubibika ahantu hameze neza bidacafura canke ngo vyononekare canke bifudike nico gituma umunyeshure aciye ubwenge abika ivyo yize akabibika hamwe vyose.

Mu gihe uriko kurubaka izo zitandukane ntezo izogereka bisabwa ko ufata umushinge ukaukomeza cane rabre umushinge ushika hasi kandi ukomeye kandi ibusha cyane kugirango iryo shure kwikorera uburemere bunini butortima n'inzu itangika.

Nico gituma imisi yose mu ko bakinze gutegerezwa gusika igisusa abantu batumitse barugama mw'izuba canga bakikinga mw'imbeho kugira ngo abantu ntibaze baragira ibibazo biva kukuntu haba hameze N''abahubatse nifate ntunganijwe neza nico kitumetse kweze gusika ico kibanza kugera ngo umuntu wese haciye azoze araharonka

Mumashure mashuro yatera canwe mu mashuro y'umyizero wa afrika bisaba ko abari ibibuga byinshi kugira ngo baba baje gutahukana ubushinga butandukanye mu mikino myinshi tugareckoraba no mu nkenuzibo z'amakaminuza twasanze none yari mu zabayiza mbere bivuye n'koko ifise ibibuga vyinshi.

Iminsi yose mumamashuri yubatswe ikure cane y'imihira y'abantu isabwa ko utegereza gushiraho aho batekera bakaza barahafungurira kuburyo bahegeje kuiga ku m mu gatondo baje bagenda bagafungura bagahetsa gufungura batabanje gutaha.

Bisaba mu kwinonora imitsi birakeneweko kwambara ibirato butagufa cane kwambara ibirato bitaremereye cane kugirango uriko uriruka cane bigatuma ugira umurindi umeze neza, atawukuriye nabi canke bikuremere, bigaca bituma ushobora gushika kwihangiro wihaye nko mu gutora ubushimwe butandukanye.

Abanyeshure bose benshi bakunze kwambara imuzu zisa n'ubururu canke zirabura hejuru nabo bagaca bambara impuzu zera kandi ivyo biratuma bitwarika kugira isuku kubera ikintu cera batakigiriye isuku gica cononekara cane karakigasa nabi umuntu ure amaze guuta ubona ko i impuzu yambaye isa nabi aca yiga kugira isuku.

Mu gihe muri abantu benshi bararana canecane mu munzu y'indaro, bikenerwa ko wubaka ibitanda kimwe kija hasi ikindi kikaja hejuru, ugaca ubigerekeranya kugira ngo ikibanza gitoya gishobore kubamwo abantu benshi mbere na babiri urashobora kubaraza ku gitanda kimwe kugira ngo barare neza.

Amashure yose yaba mato mato, ayisumbuye canke ay'abikorera utwabo birasabwa ko bama bambaye umwambaro ubaranga kugira ngo nk'igihe batorotse bace bashobora gufatwa kandi bataronona ibintu vyinshi, iyo umuntu yambaye umwambaro umuranga nta manyanga menshi aja gukora.

Abantu bose bariko bariga singombwa ngo bazabitahurireho, ariko birakenerwa ko bafata akandi kanya ko gusubiramwo bakaraba ivyo batahuye nivyo batatahuye, ivyo batatahuye bagaca bagenda bakabaza aba bitahuye bakabibasigurira, kandi bigaca bigenda neza cane.

Mu mashure yose cane cane mu ya kaminuza no mu buraro bwo mukamenge usanga hari intebe zitandukanye kandi izo zose usanga isuku atari ikirenga nico gituma kugira isuku bikenewe na cane cane mu ma kaminuza y'uburundi yose kugira ngo bigende neza.

imisi yose uriko urigisha abana birakenerwa ko ubigisha no kwambara bataza barambara nk'abantu batagira indero ariko bakambara impuzu zibakwiye bakikwiza bagashitsa no ku birenge kugira ntihagire abantu bamwe baza barasamara basamazwa n'inyambaro za bamwe bamwe bariko barigana bagaca bituma n'ivyigwa batabitahura neza.

Imisi yose mu mashure mato mbere nayisumbuye berekanerwa ko mugira ibigo bikomeye kandi vyagutse bishobra kwakira abantu beshi kuburyo nk'abantu nk'ibihumbi bitatu canke bitanu bashobora kwiga mu kimwe mbere n'ibisata bikaba bitandukanye.

Amashure yose canke amazu yo mu gisigara ca Bujumbura ategerezwa kuba yubatswe mu buhinga bwanone akaba asizwe imbere n'inyuma kandi asakajwe amabati atavyatsi biriyo mu gisigara kandi impande y'ayo mazu barahateye ibiti bituma haza akayaga ka meze neza ukahatera mbere n'ivyatsi.

abanyeshuri bariko bariga bategerezwa kuba bariko bararaba umwigisha ariko arabigisha umuntu afisi ikibazo akaduza ukuboko ashaka kuvuga ikindi ikintu akabaza hanyuma bakamwishura bamwishuye ntatahure ashobora kubaza n'undi yoba yagitahuye kurusha hariho igihe umwigisha adatahura ikibazo bamubajije.

Mu mashure yose birakenerwako imbere yayo mu mashure ushobora gushiraho ivyatsi bituma isi ifatana itagumeye z'iratembagurika cane ntahaze haranyerera berena nk'omugihe imvura iguye bigatuma akayaga kagenda neza mbere hatatembera n'amazi nico gituma bikeneye kwubaka amazi wumuhantu ameze neza.

Iyo wubatse inzu zitandukanye canke nyinshi zabimeze bibitete z'irashika inzu zitanu birakenerwa ko kugira ngo unagire abantu bacunze abaza barinjira nk'abasuma canke abambuzi uko bishakiye bikenerwa ko uca wubaka ukahashira inzu inyuma canke urupangu rukazizitirira kugira ngo umuntu wese yinjira bizomugore.

Iminsi yose mu kibaho uriko urigisha amanyeshure bisabwa ko camagifisi isuku cafuswe neza kandi kuburyo umuntu ategerezwa ukubona ikintu cose canditse candika bukebuke kaba yakibonye kandi akaba arimwo n'amazi yo kuza urakaraba uhejeje kwandika kukibaho ntikigumeko ingwa.

Intebe zose zitegerezwa kuba zifise isuku kandi zipanze neza kuburyo umuntu yinjiye mw'ishure kanaka akabona ibintu birapanze acaronka n'umwete wo kwiga kandi nta kajagari ashobora kuhashira kubera aba abona ati uko ndahasanze niko ntegerezwa kuhasiga.

Mu gihe uriko urubaka amazu bikenerwako amazu yose yubaka ukayasiga amabara atandukanya kugira ngo abashe kushariza ahantu kandi mugihe ahantu hashajije abantu bifuza kuhaza abababa benshi kubera baba babona hateye igomwe.

Ikibaho c,isomero birakenerwa ko uja uracandikako ibintu biboneka kandi ukaza urafuta kumwanya kumwanya kugira ngo ntihagire ibintu wandika mu bindi bigaca bituma ibiri ubwa nyuma bifatana n,ivyambere udashobora gusoma neza bikarangira wanditse ibitari vyo nko mu kibazo bikazoca bikunanira

Imisi yose birakenerwako hama hari imodokari zijejwe gutwara abanyeshuri kw'ishure mu gihe hageze ko batangura kw'ishure ibikorwa vyose bigahagarar ntizisubire gutwara abandi bantu ariko zigatwara abanyeshuri gusa kugira ngo bashikeyo ku mwanya ntibagume baza baracererwa.

Imisi yose uri mw'ishure bisabwako wama urakurikirana umwigisha icavuze cose atakigucika ariko ukaba uriko uramukurikira icavuze cose utakanditse ukacandika utarokazi ukakandika arigashasha ukakandika no mugihe ushobora kurangiza icirwa utagatahuye urashobora kuraba uwakanditse akakaguha.

Iminsi yose uri kuriga bisabwa ko aba uri kurigisha babambaye impuju zisa kandi bafise umuntu aja arabaraba ko bariko barakurikira igihe badakurikiye akaba kibura kugira ngo babandanye gukurikirana ibyo babaje kubavuye mu mpera yabo.

Amashure yose yo mu gisagara ca Bujumbura bisabwa ko utegerezwa kuba wubatse neza kandi hateye igomwe, ugaca ushirako n'imiryango ituma abanyeshuri bataza barasohoka uko bishakiye, ariko kugira basohoke bakamanza gusaba uruhusha ukabemerera canke ukabankira.

amashure cane cane yubakishijwe amabuye ahanini usanga akomeye uzoyasanga mu makaminuza ikiriri menshi yubakishijwe amabuye reka mbere no mu mashuri atandukanye mu mashuri y'akarorero nk’imakamba mw’ishure ry'akarorero no muyandi menshi agenda atandukanye yubatswe ku ntwaro ya Bagaza Aho usanga yubakishijwe amabuye Kandi akomeye cane gusumba ayandi.

Mu gihe uriko urigisha abanyeshure birasabwa ko uza urabaha imyimenyerezo itandukanye kugira ngo bashobora gutahura gose, kandi nk'abana baronse imyimenyerezo myinshi canecane mu vyigwa vy'ibiharuro nivyo usanga bigoye gutahura, ariko ukoze umwimenyerezo umwe, ibiri, uca usanga wabitahuye.

Imubazi ishure gisabwa ko ushiraho ikibaho kijekire kico shobora kwandikwa ko ibintu vyinshi ku buryo k'abanyeshuruka bari mu butima waba ahaye ku kibaho badashobora gfturwa ko ubutu batarabimara bivanye n'uko tubarikirekiriwa akazimora vyose.

Amazu yose ategerezwa kuba afise umuryango winjira n'uwusohoka kugira ngo mu gihe hateye ikibazo baciye mu muryango umwe, habe hari uwundi muryango ushobora gusohokeramwo, bice bituma abantu bataza baragira amasanganya menshi kandi biga canke bakora ibikokwa umutima utekanye, uri hamwe.

Imisi yose mu mazu mu gisigara ca Bujumbura bavuga yuko dutegerezwa kuhasasa neza imbere y'inzu na canecane izegereye kw'ibarabara ry'ikaburimbi, nico gituma rero umuntu wese atazovyubahiriza mu kiringo batanze kugeza itariki imwe yuk'indwi bose bazoba babahanye, bakabaca ibikorwa bituma bagira ico batakoze.

Amashuru yose bisabwa ko abafise intubi, kandi zonozi bazifuse ishuku bagazihana guraba gakumbora agashinaagonaamazi kugira ngo intunkugu mizote irico banisherwaziko arazigirako gaca bituma imbere no ku ubwagur umutwe canke kumumoka bidatahurika.

Iyo abanyeshuri bavuye kw'ishuri birakenerwa ko bagira akanya ko kuza baratera inkuru nk'iyo batashe bakaza baravugana bati: "mbega we ibi wabitahuye canke ntavyo watahuye?" Basanze batabitahuye bagaca begera ababitahuye kugira ngo babasigurire bagaca bagenda babangabanganwa mu gutahura.

Iyo wubaka amazi birakenerwa ko imbere y'amazu ushara kuhasiga hagasa neza akaba hari ibara rimeze neza rikatuma n'umuntu wese ahaco yimvayoko ameretse neza to hava y'iruse ariko bikenerwa ko ahaguma kandi akukifuza ko yoguma araza kugira ngo n'amafaranga yiyongere.

Bubatse inzu zitandukanye na cane cane ahantu haba bakunda kuja abantu benshi cane nkabafise imiduga myinshi isabwa ko uwubabikira aho baza guhagarika imiduga kugira ngo ntihure n'ikibazo bagaca bayishira ahantu munsi y'ibiti hameze neza

Mu gihugu cose arakaneye kuba ku mashure mbere no kubemeshuri ankazi barashizwa n'imirima banyeshuri bacizi bararimamwe bakigishwa ibyo mwishuri bakigishwa ibyokungur ubwenge bwo mu mutwe ikamere bakigishwa no mubbuzima busanze bakigishwa ku birima bakigishwa koura ikamere vyose bakaikorera kubikorera ku mashuri yabo biituma abantu bakora bamezene.

Amazu mugihe uyubatse ukoyobaka neza bisabwa ko ntegereza kuzorasigahana amazi azozarasha, ariko aratemba gura mu ntazo zari zitagora amaza ya bomora awa bivanye n'uko bafise umuvuduko munini, ni co kituma rero hama hakenuwi yuko hariho ikibanza gicwamwo n'amazi.

imisi yose mugihe wubatse inzu utegerezwa kubona n'imigambi isabwa ko uzubakisha amatafari ahiye kandi akomeye hanyuma ugaca uzisiga ukazishirako n'imiryango kugira ngo ntibaze barazimena uko bashaka ugashirako imiryango y'icuma niho sawa

Canecane iyo uriko urakora mu bikorwa vyo kubaka na canacane mu misozi bisabwa ko uba ufise ikintu kizoza kirakuzanira amabuye canke amatafari ukoresha mu kubaka inzu, navyo ugasanga bizimvye cane, nico gituma bikenewe ko umuntu ayafyaturira aho nyene agomba kubaka.

Mu gihe wubatswe inzu utegereza kuza urasiga ahantu abantu baza bararuhukira canke bakatera nk'inkuru mu gihe c'akaruhuko na cane cane abanyeshure bakaza bararonka aho bicara batera inkuru kandi ata zuba ririko ribamena umutwe canke agahanga nico gituma n'abana basubiye mw'ishure biga kandi bagenda neza.

mu mashuri yose bisabwa ko boza barasiga ahantu haza haraca akayaga, nko mugihe izuba ribaye ryinshi akayaga kaza karinjira, n, ahandi hose abantu bishwe n'indugumba canke rimwe ugasanga icuya cishe abantu bigaca bituma badakora imirimo yabo neza.

Canecane mu baganga iyo bariko barakora imyimenyerezo bisabwa ko bajana n'umuntu abimenyere kandi amaze kubinonosora, nico kizoca gituma abantu bamererwa neza kandi n'ibikorwa bakabikora neza bagatahura cane kurusha uko batari barabitarahuye.

Imisi yose y'urubanza bereka niwe ko turotera amwe biti bituma akayaga kazi akameze neza nk'imvura baye nyinshi bugaye bituma umuyaga utabomora amadirisha kandi birakenerwa ko numunyi bituzura nkatera nkudutebe kugora abantu badezi barahukiraho bakaza barahotera n'agatutu kavuye.

Ikibaho cose gitegerezwa kwama cirabura, kandi gisizwe neza irangi ryirabura, hanyuma ukwandika wandikisha ingwa zera kugirango n'abantu bose bafite ikibazo c'amaso bashobore kubona ivyo uba wanditse kugirango ntagire ikibazo co gusoma kiza kuboneka.

Vyari bigoye kugira ngo nshobore kumenya abariko bariga, ategerezwa kuguma ariko arakurikira umwigisha ariko aramwigisha , ntasamare ngo arabe imbere canke inyuma canke mu mbavu kubera yuko amaze kuraba inyuma aca asamara. Amaze gusamara ntoshobora kumenya ivyo umwigisha yavuze, nico gituma acaza arasamara ugasanga namanota yamubanye make ntashobore kuronka umwimbu ukwiye.

Mu gihe wubatse nk,inzu bisabwa ko bitegerezwa gushirako itangi amazi azoja araruhukiramwo, ahashize niryo tangi mu nyuma agaca abikwa no mugihe amaze gukama ugaca uja muri rya tangi wabikamwo, ugaca uyakoresha imirimo ya minsi yose.

Iyuriko urubaka inzu cane cane mu bantu bagishobora kuzoza barakorera ibintu vyinshi bitandukanye bisabwa ko cane cane munzu yo hasi uhasiga aho bazoja barabika imodokari nini nini ingendeshwa bazoba batwaranye nico gituma abantu bameregwa neza mu buzima bwabo bw,akazi

iminsi yose mu mashuri atandukanye y'uburaro matomato canke ayisumbuye birakenerwa ko imisi yose mbere yo gutangura ivyirwa bama badutse ibindera ryigihugu kugira ngo abagarukan akantafera k'igibumbere n'abo gukunda igihugu kakagomana akarangamutima kakabagoma mwo nijo gitube iminsi yose vyama bikina watanamw avuyeme

kubaho neza bisabwa ko hutza uraba ahantu hameze neza hari biti ze biratanga kayaka kameze neza nhantu hari amashukwe arite aratuma ahantu halbrk amoto kameze neza ukumbantu hara moto apana ko abahantu hant uka menga hara umwanda mukuru camwe muto wabigace wituma uhabaho utanezere w utajoheho

misresi mu bikora n'iminerorsabga ko arimo gusimba imikotsi mu indu atangurira hasi n'abonye hasinze akatutsi agatoya abonye ahatutsi naho nyina bakakuze akandi gatoya nibo bashobora kubivuga abatmunt asirebiryaantuhanga nubo

Abigisha basabwa ko abanyeshuri bose abigisha abaraba mu maso ntagire abaraba hirya canke imbere ariko bigaca bituma uza urabaraba bose kandi n'uwusamaye ukamukebura kugira ngo ntakomeze asamara ashishikare kumvuriza kandi anatahure ivyo ariko aravuga wagira ngo hageze ikibazo agitore neza

Ukwiga cyane cyane kugira ngo ashobore kumenya ivyo wize bisabwa ko amakayi wigiramwo uyapanga neza hejuru rimwe kurindi irindi kurindi kugira ngo ivyo ushaka uzorabe hamwe wari wayashize ugaca uyakoresha

Igihe uri kurubaka amazu agarikiranye birakenerwa ko musi y'emamazi hatera ibyatsi bituma imvura itazira hatwara ngo hanyereyeshe hatwagwe icani ngo hazaradingera amazi ejo gituma wama uhatera ibyatsi kandi batera n'amashu kugira ngo abashe kuhasariza hase neza.

Umumazu menshi bbasoma igisagara ca bujumbura biragaragara abaco bashirako butumuzwi iducurwa to kiza tunatuma akayaga kame renganeza akazi akarahukuhija n'myina igace bituma n'umuntu, ariko arahuruhukira ameriko neza.

ubuntu wese ariko arakora ibidukikije ategerezowa gutera ibiti vy,ivyamwa ibiti vy'imyumbati canke ibitoke canke amavoka ariko muri ivyo vyose kugira ngo bimeregwe neza n'uko abari mugihe c,imvura atamvura harakeneyegwa kurundera imuntu azoza arabivomera ku mugoroba no mu gitondo

Mugihe ufise amakaye y'imirongo minini minini biratuma amakaye ukoresha menshi kubera yuko ntiwanditse ku murongo ku murongo ugaca usanga hariho akanya Kari hagati y,umurongo n,uwundi bigaca bituma wandika ibintu bitekeye mu kibanza kininiya.

Si wa siynuko rakora akazi ka mityeso birakenerwako dakorera mu burima gufeshamkobworozi birakenewa kowpfa ugwiga n'ibindi vyose vyo kubuca kudangaza kuigakubima ukwiga bari n'ibindi vyoso bitandukanye gukora imiyogo yako shona kubarira ikamberio no kubaza kugira ngo umuga wo ushishukua robor ushoborka, kuko.

cane cane mu mashuri muri kaminuza y'uburundi muri kino gisagara ca bujumbura nahari mato mato usanga abanyeshuri nka benshi batunze n'imodokari z'ababvyeri Babo Nico gituma mu kubaka amashuri bashishikarizwa gusiga aho nk'abantu baje kw,iga bazoza bahagarika imodokari zabo

Imisi yose mu mazu yubaswe hariho akazi ugato gato kabakari imbere akona guk asangamo umuntu agijwe kwakira abinjiye bose kufise ikibazo akamwitura gasomo erekye ategeretzwa kuca kugira ngo ico akeneye akirao mu byurusha nkebinyabuke ntatumwe numboja kurondera ibidakenewe kandi vyari bikenewo.

Misi yose mu myiminerozo yo kwirukanga cangwa yo gusimba iminana birakenerwa ko umuntu wese aba yambaye impuzu zitamugora zitaremereye cangwe zidatabutse canke zitaza ziramubuza kwisanzura ariko zituma agenda kumurindi ariko atawumufata kandi ataja aranyerera bigaca bituma ashika ku ntumbera ashaka gushikako.

Mugihe uriko urigisha abantu bisabako uba ufise utuntu bazoza barabikamwo impapuro kugirango nticafure, Canke ngo nzononekare, nicogituma utegerezwa kwama witwaje utwo dukoresho, kuburyo hagize igikorwa uc'ubikamwo za mpapuro wandikako.

Iyuriko urasoma ibitabo birasabwa ko uraba neza igitabo ukeneye mu bubiko bw'avyo kubera ibi byirimo ibisabe bitanzwe mu kibanza kimwe kandi kwandika kimwe vyerekana ibintu biba biri murico kibanza nivyo vyorohera umusomyi iyo ashaka kuja

Imisi yose bahantu hari nk'ikine kiho trikure y'ibarabara yabigenewe cyange ibarabara rikuru mu yandi bisabwa ko c fata kukabara kakatira yo ukashinga icyapa cerekana ati ku birometero binganubu hariho ikintu kanaka bantu bose batahazi bakaca bisunga ico kiranganzira.

Haba mu mashuri mato mato nayumbuye kambere no muyakuze birakanerwa ko umunyeshuri wese bafise umwambaro m ranga kandi imbere yo gutangura ivyirwa umuyobozi w'ishuri ryose ategareza kubwira abanyeshuri arongoye intumbero yindwi canke intumbero y'umuntsi kugira ngo bintu bikobwa bigende kumurongo.

Mu gisigara ca Bujumbura hari amabarabara meshi kandi cane ariko nubwo amabarabara ari meshi usanga n'imodokari ari nyishi birazituma nko mu masaha yoku murango abantu bariko barataha imodokari ziba nyishi bigasaba ko haba umuntu aza arazibangurukanya cane cane mwihwaniro kugirango abamenyere izitangura kugenda n'izihagarara.

Mugihugu c'uburundi mu gisagara cacu ca bujumbura ndetse no mu misozi birakenerwa yuko amashure akwitwe ko bwinshi kubera ko abanyeshuri nti benshi bapfuga bagoma bagwira kandi rero bapfuga bakwiri bikenegwa ko ntiamashuri acekuyitwa nico gituma ku mutumba wose bikenewe kubaka ko ishuri

Ishure rigeretse kabiri kandi ryubakishije amatafari ahiye ,ariko risize ibara ryera bakoresheje ishwagara, ariko kandi ubonako har'impande ivyazi.

Ikibuga ubona ko ari ikishure ndetse iruhande hari ibiti byinshi kandi ubona ko icyo kibuga kirime umusenyi mwinshi ariko ubona ko ate abantu bahari canke bahegereye kugira bashobore.

Ikibuga c'ishure, ubona ko gifise aho bakinira umukino w'amaguru, kwinezereza, kandi n'inzu ziyikikije zisize irangi ryera, ariryo shwagara mu kirundi bakoresha.

Iyo umunu eshuri kwariga bis buga ko akurikirana umwigisha mgaari ko arigisha cagirina kime kibutoroka niho abatenye n'ikibazo ashoura kurunzooyandika ntaba atizebyartunze muishure bituma umunyeshuri ashora kuronkiitzyandika niho babikemuga abakabiba ari ibintu atahuwe.

Ahantu ubona ko batenye ibiterwa arimwo imyimbati, kandi hakabamwo ibiterwa nk'ibigazi ruhande hari nzu, kandi ubonako arakazi uka sugumye bakoresha.

Ishure ubona ko ridasa neza cane ariko ari iry'ubwinjiriro mw'aho winjirira kandi indani hari n'ibiti bugamamwo agatutu iyo izuba ribateye kandi hameze neza.

Ahantu ubonako hari ibiti, ndetse hari n'amashuga ubona ko abantumashobora kwizara kubwira aganurire, kubera akayaga kaho, kandi, ndetse hari n'amazo iruhande abakinji.

kubera ko isi ari ntuby'abantu bagomba be kugira gakine bugo tukwiritse amazi bibatsba derekana n'icyo kabirikatat shanke kane kugera ngo dushobore gufata ikibanzo c'icacu ku cubakaye mwo amazim mensh ashobora kubakira abantu benshi ahandi hasigaye hakorew imigambi yo kwitetsa imbere kugara mu igihugu rbaje gutera imbere.

Ikibuga c'umupira wa maguru canke ikibuga washobora gukiniramwo umupira wa maboko katoya kandi ubonako hari umunyeshure umwe ubonako ariko aja mu ishure kubera abandi bararyamye.

Icumba ubonako kigezweho ari aho abanyeshure bigira kandi ubonako hari nini co akoresha mu kwiga kugira habone hariyo n'amatara kandi ubonako hagezweho.

Mu gihugu c'uburundi hariho ahashuse hari mwaka nyee kambere arimo nagereranye bare nko mu misozi mu kiye yacimba usanga ahashushe cyane mugintara za bururi makambaro mrongero rutanu hanta usanga hakanye kandi birasangaho hari hantu hataye ibyatsi ifitise bigatuma n'akarega kawo kamera neza.

Mu kwinonera imitsi birakenerwa yo ko umuntu akoresha mu kwirukanga kwiruka gutera iminana bere no gutera amacumi kubgira ngo ashobore kumenya inkumezi afise mu kwiruka co nkaro bikore ritandukanye ejo bituma yama yitegura mu mwanya wose bere no muburyo gukose kugira ngo abashe ko shika kure cane.

Ikibuga c'ishure ubonako mwiryoshure ryobutse neza hari n'iyiti ubashobora kubaga wugamamo akazuba kugira bushobore kuhotera izuba kandi ubonako hari n'ibendera.

Ikibaho candikishije inwa ubonako hari ivyandiko vyinshi, kandi ubonako hari moumeza yamiza n'intebe yamwigisha ashobora kwicarako inye, ariko arasigura.

Kw'ishure ubonako arishure bakunda gusenga kandi abanyeshure bambara impuzu zisa ishati yera amajipo asa n'ubururu kandi ukabonako ameze neza.

ubwinjiriro bw'ishure kandi ubonako kuruhome hari ahantu bashira ibibwiwe abanyeshuri canke ibimenyeshejwe abarimu bategerezwa gukora muri iyo minsi.

Kw'ishure rigaragara ata abanyeshure barimwo harimwo intebe gusa n'ikibaho canditse ko ivyigwa bize kandi ubona ko bahava bagaruka batagiye kure.

ikibaho canditseko indome z'ikirundi arizo mperekeranya nd ng ny ns mpf kwe n'ibindi kandi ubona ko ari indome zo mu wakabiri

Ishure ryisumbuye ry'ingozi ubona ko risharije neza ryizeko abanyeshure kandi riramura urwaruka rwinshi rw'Uburundi , imbere yaryo hari aho bakinira umupira w'amabako.

Ishure rigaragara ata banyeshure barimwo ariko harimwo amatara harimwo intebe ,hari ikibaho bandikako kugira bashobore kwiga neza kandi batekanye.

Abanyeshure bamwe nakuba n ibganur ryo gusimba no kwiruka kubenera ubona ko bambaye inkuge sabigenewe kandi bubona ko abaronesi kandi bariko barabigisha.

Mugihe uriko urakora ubushakashatsi birasabwa ko aza arakoresha n'ibintu bakoresheje mu gupima ibiro kugira ngo umenye ko ibiro uriko urakoresha vyukuri bihuriranye n'ico kintu cabigenewe rero muri ico gihe bisabwa ko uca ukoresha inguvu zikomeye kugira ngo ntusange uriko urihenda ku rugero gwo hejuru.

uriko uriga na cane cane mu mashuri yisumbuye bikinegwa ko uba Uzi imashini nyabwonko waba utayizi ntushobora kusohora n'impapuro ariko mugihe ubizi vyama bica vyorosha kandi bimara umwanya muto

Abanyeshure bariko bariga ivyuma bitandukanye kandi ubonako bambaye impuzu zisa zitukura, ariko harimwo n'abanyeshure n'abarimu bari k'uruhande bariko barabereka uko zikora.

Mugihe uriko urakora umwuga wa minsi yose wogucuruza birasabwa ko ucuruza ibintu vyinshi bitandukanye acuruz ivyo kurya ugacuruza izo gufundura kambere n'ibinyobwa amata inzoga zitandukanye ivyambiye nizitambiye kugira ngo bose ashure gushikirwa.

Ubu bwa mbere na mbere imana yaremye mu berere rusini bimutasibirinu yarachaka ituma tamuntu numwe ivuga ko atirin imana ni hedroract wose kandi reliam n n'ibire minisitire byose bitararemwa mbere nijo nyo yariremye ijok ituma dukiye ko amatuseny imana ko bukayi kopwija tamuse n'umwe dusize.

Iminsi yose uriko urakora ubushakashatsi bisabwa gukoresha ibintu biboneka kandi bishitse uburemere bakubwiyeko akoresha uko nyene utagira na kimwe ukurako canke urenzeko kubera mugihe ubudakubikije ivyo bitegekanijwe usanga inyishu uza gutora idahuye nivyo uba wisunze.

Mw'ishuri ryisumbuye rya kaminuza nderabigisha ryo mw'i Rohero, turahasanga inzu igeretse gatatu, kane, gatanu, kandi iyo bakunze kuyita ngo ni mu ndege. Rero iyo urashora kuhasanga hasi har'imiduga ihatonze kandi myinshi, iyo nayo ibikaba ari iyungururizwamwo abahakorera mur'ico kibanza.

Mw'ishuri ry'akarorero ryo mu Ngagara turahasanga abana baciye ubwenge kuko tugerageje kubiraba, mu bibazo vy'igihugu bitanga uburenganzira bwo kuja muri kamiimiza canke mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro, iryo shuri ryama riba iryambere canke irya kabiri rigaca rikurikirwa n'ishuri ry'akarorero rya Makamba.

Uko umwaka utashe abanyeshuri bari ko baraheze amashuri yisumbuye baragira inkeno zitandukanye bare murizibirgaca gituma bagenda barafate amasa namwe wo'abagezi nkaho umuntu atari bwashiki akaface afata isa nameyo kugira ngo no mu myaka y'izohutsa azukamo y'ibika atanu nari haciye agaca ahereka mbere n'abana binde

Isosi canecane mu bantu baba bafise ibintu vyo guteka birakenerwa ko bateka inrya zimeze neza, imfungurwa abantu bazifunguye bakagenda bariha agatoke bavuga bati urya muntu arazi guteka neza, uretse ko abo bantu baba bambaye impuzu zifise isuku kandi bakazigira bikingi atawushobora gutera ibicafu ibifungurwa.

Muguhe urukuru wubaka hinzu bikenerwa ko uzubaka zini kazubakisha amatafaro kazubisirika mbere no hasi ariko gituma tyo kwimera cane no kuzubaka ukazubakisha mabuye mu gihinzu bibakishishwa mabuye nti bomoka byihuse yiraramba kandi mari kihe kinini eco gitumere ke n kubakishwa mabigore mu zu zikomere.

mu gihugu co mu burundi barakenerwaho ko abantu bagwiza umwimbu mu mashuri y'akarorero kubera yuko higamwo n,abanyeshuri baciye ubwenge kandi bake bake bikaja bituma ivyigwa bariko barigishwa bitahura ku buryo bose bagenda bafise ico baba bize ko atakuvuga ngo ntaco batahuye

Mubi ku vy'ibitabo canecane bikenerwa ko ivyo ni tzo wose ikira gifise ikibanza cakigenewe kubikwamwo, kandi uk ibitsa bigatuma abantu bataza barabisanzaza, kandi ugacozuruhana indahuura mo ntegerey abantu m'abana baza baronona ibintu biba bipaze ngo bbipangurura basubiye kwipanga ukundi.

Imisi yose canecane mu manama birakenerwa ko uza uraraba vy'ukuri abantu muriko murakorana inama ko bariko barakumviriza, muriko murajana bariko baragutegera, muri ico gihe urashobora guca ubabaza nk'ikibazo kugira ngo urabe vy'ukuri ko mwariko murajara canke bari basamaye, musanze basamaye ugaca ubasubiriramwo ivyo bavuze.

mwami ubereye amashimwe haba mu gatondo haba ku murango haba n,joro yesu ubereye amashimwe kuko ivyitugirira ni vyinshi cane kandi turaja turarengwa tukibaza ejo umuntu iyo yobikura canke ntahantu nahamwe hariho ibintu imana itanga itomuha

Mugihe uriko urakoresha nyabwonko bisaba uze uriyubara ukarabako amamega akirimwo kandi ukaza uraraba n'amatara uriko rakoresha ko ataco ahava yonona kugira ngo bitume haba nko kubura abantu canke n'ibikoresha ire kasiga ubuzima bikaha sinzikarira.

Imisi yose uvyutse, iyo ugiye ku muganga birasabwa ko bahasanga abantu babiminuje nko mu kumurika ingwara ziba ziri mu maraso, nico gituma imisi yose ugiye kwa muganga utegerezwa kuraba vy'ukuri ko ivyo washaka kwipimisha arivyo bagupimye, kubera hari abaganga batabizi.

Mugihe uriko rakora imyimenyerezo ijanye cane mu kubaka. Bisabwa ko ubanza ukaraba neza ko ivyo urikuramwo ubitahura neza. Mugihe umaze gusanga ubitahura azitangura umurimo wa misi wose. Ukagira umushinge ushira ko n'amatafari kandi cane cane usabwa gukoresha yahiye.

Amazu menshi yo mu gisagara ca Bujumbura, bisabwa abe maremare kandi ageretswe kenshi, niho bashobora kwakira abantu benshi cane, bikaca bituma babaho neza mu kibanza gitoya, bakahakorera mirimo myinshi kandi itandukanye y'ubwoko butandukanye, bigatuma ikibanza caguka.

Mugihe uriko urakora ububuzi bwa misi basi bikenerwa ko sorakoresha itsyuma katurarraba ibikoresho vise ko bitarague ndetse cangwa bitarihononekara nico gituma ubikeneye kujya uragira isuku iminsi yese turasuzuma ibikoresho fise ko bikiriye mumwanya wo kandi bitotera ingorane murima.

Mukewe uriko uru wakoresha imodokari bikenerwa kowa muzisigira ahantu zihagarara kanri muri wico gewegirimo kurara hantu mu buraro bigatuma ata abantu bayonona canke bayigirira nabi, ariko ko ayi uko y iraje akaba, ariko uyisanga mu gatondo bukeye kwifatana urugendo ikomeye.

Imisi yose yokora kurakazeka imisi yose bitavuga ko ugakoresha niguvuzawezose n'umweta wawe wose ikintu cose ufise ushobora kugikora kwagikora kugirango uje uronka umwimbu umeze neza n'abantu bazogire bati uryamuntu yabironse yarabikoreye sivyo yize kandi yararusha yarabiruhuye nicho gituma abikorera.

Kurubaka amazu ushaka kuzoronka inyungu nyishi kandi itandukanyi bikenerwa kubaka amazi menshi agerekeranije cane kandi menshi nka cumi cangwa icumi natanu bikaca bitumwa mu kanya gato canke mu kibanza gitoya ushiramo amazu menshi.

Tugerageje kuraba umukuru w'igihugu c'urwanda bamwita kagame nico gituma abantu benshi bakunze kubita ba kagame kubera bazi ubutwari bwiwe no muwo mukuru w'igihugu yama yitwarika cane cane ibijanye n'igisirikare kandi yama ateye ubwoba n'amakungu yose.

Mu gihe uri kurigisha abanyeshuri cane cane nyabwonko birakenerwa ko ubufise ikintu gisa kera muri imbere yabo ku gihome cane cane kugira ngo umuntu wese n'uwuri nyuma ashobora kubona ibyo wanditse canke ivyo uri kurigisha nkabana koresha nyabwonko birakenerwe ko imisi yose bamukoresheje guvugira ngo bose bige kandi batabone neza.

kurigisha urakenegwa ko uyurara abantu bose rikurigisha ko bariko barataravse boababwiye ku buca ngw abagomba basinziranye ico gituma umuntu wese asinzira rari mu ishure kizira kikazirizwa kumureka gagoma jyamye ariko aramuvira nt'ubutazi kibaze abafisi bukamubuza agaca atuma araba ivire buri kurigisa

Icibutsu cane cane mu mazu yuhejuru gekenerwa ko uy gerekeranya kandi mu mazu yi hejuru cyane cane kwazura ashirayho ubutebe bantu bakazizobaharukire bazobrara bagahig isagarukuno ka imeze h'iganeho y'into kugira ng bashobore kubona ahantu bakoreho cyane batari bwabone baje bitema byo bumva banezere bagahimba.

mu gihe uriko urubaka nk'inzu ukayubaka neza ukayiheza ukayirangiza ukayisukara birakenewe ko uyisiga amabara atandukanye kugira ngo hazoze haratuma abantu baza baraza baraharaba, mbere bakifuza no kuhaza kuhatemberera, ninaco gituma utegerezwa gushiraho imeza mbere n'intebe abantu bazicarako.

Abantu bigishwa muri kino gihe s'abana gusa, ariko n'ababa bashaje bageza mu myaka mirongo itanu bageze no gukukuruka bose usanga bariko bariga, na badashobora gutonda mw'ishure baca bigira ku buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo bashobore gutahura ivyo batatahuye mu buto bwabo.

Mu gihe utazi kuvugisha umuntu bisabako hotugerezwa kwija gutangura neza uwoho batangurira n'aho bahereza imisi yose mu guvugisha nuntu wa mutangura kumuramutsahkamubaza amakuru yuko yiriwe n'ukweraye hanyuma agacubandanyen'tonvero ushaka gushika ako gico vyoroha.

Umuntu iyo yakoze agakora akaruha cane bikenerwa ko aza arihereza amazi kugira ngo nk'inguvu ziba zaheze cane, amazi aba yavuye mu mubiri ashobore kuyasubizayo acaguma ameze neza mumagara y'iwe atagire ingorane zo kugwaragurika bikenerwa kunywa amazi menshi.

abakinyi cane cane b'imipira y'amaguru bakenewe kugira imyimenyerezo yo kwirukanga cane kugira ngo bashobore kugira amahaha akomeye n'umutima ushobore kumenyera gutera, mu gihe babakoze imyimenyerezo iremeye yo kwiruka nico gituma vyama bikenewe ko umukinyi wese ategerezwa kuba azi kwiruka.

Mu vyiga vy'ubushakashatsi birakenewe ko abanyeshuri baba bafise ibikoresho bazokoresha kugira ngo, bashobore kuraba ivyo bize mw'ishuri babisubiremwo bakabishira mu ngiro bakaraba ko, ivyo bize vy'ukuri bihuriranye n'ivyo bavuga mu bitabo, ni co gituma baba bakeneye ibikoresho vyinshi vyo kufasha inyigisho.

Mugihe bubatse inzu bisabwa ko uza orasika ibibarabara abantu baza baracamwo bacutiaranit kwasi higa n ohino kandi bitwa mba barabara uciyemo icab ibitegeko ko umuntu wes riko araaregana arihacanu adacamu bizatsi mu gireasisaho gucanaho kuruhukira gusa nko guhasamira akayaga.

Mu gihe uriko urakoresha nyabwonko bisabwa ko utegerezwa kuba maso ukagaba kandi ukaza urabika ivyo wanditse na canecane nk'umuyagankuba iyo ucitse birakunze guca bifudika ivyo uba wanditse mu gihe ucitse utabibitse, umunota ku munota ico wanditse uza urakibika.

Mu gihe ufise ikibaho cera bisabwa ko uca wandikisha ingwa zirabura niho abantu bashobora kubibona mu gihe ingwa n'ivyo uri kwandika bidasa niho uca usanga biriko birabonekana na neza n'ahandi ho utabikoze uko uca usanga biguma vy'injiranamwo batashobora kubisoma.

Mbugihe uriko urakwara ibikoresho shane cane bikorwa tanubijanye no kutanga umayagankuba bikenerwa ko gufise ibikoresho vyose bikenewe akerekana kumeyaga nk'uburimu ako kugurura ivyuma ako kugara ivyuma nako kuz uriy ikingira kugira ngo umayagankuma no gufata nko mu gihe usanze ukoze ku rusengaru tw'amayagankuba.

Kubwo urukunda imana yakunze abari mw'isi nirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugirango uwu mwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira ivyo rero vyatumye itanga ubwenge abantu ika bubaha bwo kubaka amazu atandukanye no gukora ibintu atabandi bantu bari bwakore nico gituma abantu turi Imana za kabiri twese tubitahure kandi tubimenye.

Abanyeshure bose bicane cane abambara intobzesa n'ubururu aba biratuma izitcafura cyane n'aho yambara induizibiriziza kzinicange zitanu itaba iriabonekana ko yacafuye n'ubw'ibicafuye kuma wambara ntiyerekana ubucafu co kimwe n'impunzizera co gitone bikeneye kwambara impunzi zitera kugira ngo isuku rigume riboneka.

Iyo uriko urubaka inzu birakenegwako uza urashiramwo n'amazi ayo mazi rero yakoze azoca afasha mu kugira isuku mu bwogero canke mu bwiherero aho ukorera umwanda mukuru canke mutoya ayo mazinyene niyo ucuza urakoresha kugirango yinjire munzu neza.

Mu gihuri kurigisha abanyeshuri cyane cyane abigem bisabwa ko uza urabegero kaba hafi cyane kubera bobo bafise by'ibimvire biri hafi bakunda no gusamara kandi bafite n'imishatsi ba gusanga irbira baryagashabwo mabiyo gaza garangira basinziririyemo ry'igituma uza urabakorb umugie basamaye

Intebe zose bikenerwa ko zama kandi ari ndende zikwiranye n'abantu na batanu canke batandatu ku buryo bataze barabandana kuburyou uwo mwicaranye utahava umutera kibazo ushobora kwandika utabona ivyo ariko arandika bivanye nukwo muba mutandukanya cane.

Cane cane mu manama birasabwa ko uja urakoreshra ijwi bose bumva bikazira ko uvuga bukebukeb canke ngo wivugiremwo ariko igikuru n'uko uvuga bose bakakumva kandi ukabanetsa uzi yuko bose baakumvise bibatsa kumvise ukabasubiriramwo mugihe muri mu nama.

Mu buhinga bwanone na cane cane mu bijanye no gukora imiyagankuba canke amatara birakenerwa ko wama ufise ibikoresho bigezweho kandi biri mu buhinga bwanone kugira ngo ibintu vyose uzokora bize biruhishanya ubwonko no mu gihe ushizemwo ikosa ntibitere ingaruka mbi ku magara y'abantu.

Mumashuri mato mato mbere n,ayisumbuye barigisha ibintu bitandukanye ikigisha indimi bakigisha mbere n'ivya kahise kwigisha ibintu bijanye n'ubushakashatsi nico gituma muminsi yose y'ubugene babivyigisha nuburyo bw,imigenderanire n'abantu

Iyo uriko urubaka inzu zitandukanye ushaka k'uzokoreramwo nk'imyuga, canke ushaka gukora ibintu abandi bantu badakora, hakenerwa ibintu vyinshi, bisabwako wubaka akazu gatangura, kaba ar'akazu kaboneka neza, kaba karimwo uwujejwe kwakira abantu abereka aho batumbera ,abakira nivyo baba bafise.

Na cane cane mwub'ubuzi bwo kubaka birakenerwa ko umuntu aza abikora kandi yabinonosoye abisobanukirwa neza atubaka maze inyuma y'indwi zibiri canke ukwezi kumwe mwaka ibiri, itatu canke ine igica ibomoka kandi birakenerwa ko umuntu ayubaka akayubaka neza kandi akayakomeza ku buryo amara igihe kinini gishoboka.

Fesosi bikorakazi ka misi yose biratunagakoko hakorash ari umweta waye wose n'inguvu zawe zose kugira ngo umuntu wese ari ko arakoaragavuga turya muntu hafisena imbera ashaka gushikako, kandi hazoja hose azorishikaro ni co gituma umuntu wese ari ko arakora igikorwa gikoresha n'inguvu ziwe zose ri'umitima wewe wose n'mumezi ziwe zose.

Mukwigisha abantu barabaza imisi yose ku muntu ashobora kubitahura niko asanze kubo bari bicaranye biga abanyeshure batabitahura cusaba ugahindura canke ugaca abigisha kugira ngo babitahure neza kandi bamenye ivyo barimwo atahufise ikibazo

Mugihe umuntu atazi kuvuga birakineye ko tagora kumigisha kbaba abonye akamenya ku capa ajya gucaka gacambi ishobora kubwa gizira casi niricogibasa bitume non agenda arakora buke buke akazotinda gaseka kunamenya ibintu byose atak ivuyemo

Abanyeshubure bariko bariga ubonako bariko bakoresha umashini kandi bakoresha n'amaterefone yabo kugira bashobore kwiga ariko kandi ubonako bicaye bicaranye ari benshi.

Inzu ubonako umingono rusengero, kubera ukuntu ibubaza, ariko isigishije umusenyi, kandi ninzogira ariiizir ivyuma, kandi siza rirangi ricobora kuba ritukura.

Ubwiherero bw'abakobwa bakoresha mu kwihagarika cangwe mu kwitabara iyo umusonga ubafashe ubona ko hasa neza bakorere isuku kugira birinde ingwara.

Abanyishurure ubo nauko bari mo icurumba cagenewe kubwira ubushakasatsi basomeramwo ibitabo, ndetse, kandi bafise n'ibitabo bariko barasoma barimwo abanyeshuri benshi, kandi bo nako.

Ahantu ubona ko abanyeshuri baruhukira ufungurira nbetse hakaba hari intebe zifise umabara yirabura n'imeza ifise ibara ryera ashobora gufungurira ko canke bagakoresha.

Ubwinjiro bw'ishure nderabigisha mu burundi, ariho bashobora guparika imodoka abigisha mahigisha, kandi ubo nako hari isuko ryinshi mbetse hari n'imodokari zihaparizi.

Abanyeshure bari ko bariga ariko ubona ko hari n'umwarimwe umwe kandi ubona ko hari ibihanza bigaragara bonika ko hari abanyeshure basivye canke bagwaye.

Ahantu bakorera intuvyo kwakiya imuryanbwa, ndetse bubonako hubakishije amatafazi, kandi n'umusenyi horimwo, ndetse rusize n'amabara yeera nukoresheje rishwagara kubwira amere neza.

Ishure ubona ko ari nka kaminuza kubera abanyeshure babiri bafise imishatsi myinshi ndetse bariko bariga bicaye ku ntebe zirabura hariho n'imeza mbese n'inpome zose.

Iyo uriko urubaka ubakamazi birakenerwa yo kuzerasigaza ahantu abantu bazuze baracana ko rabera gahita mbererug sigaza n'abantu bajetse barugama nk'akazuba mu giizi bajya bayi ginshi bakah abahari gatutu bakahikiwa mu gibo ariko barivuna umusasi nico gituma kubaka nahosd atarifsi gikururo gusigaza ahantu abantu abazuze bararahukira.

Ubwinjibiro bw'amashure waduze hejuru mw'ishure ndera bigisha, ndetse ubo nako hari isuku ryinshi mdetse, kandi n'abanyeshure bagma bahaca kugira baje mu mashure yabo.

Ishure nderavyigisha ryamuburundi rirafise ahantu asobora gukikwa imaduka, kandi ukaba ubonaha itsuku ryinshi, kandi ukabona rigeretse gatatu rishure rifise n'aho winzurira.

Igisagara ca wujumbura ibb amaze meze ameze cane kandi bibashitse kurugugu hejuru yaco gite umuntu wese avaye mu misozi ubwirizwa ko aje mu gisagara koba amaze meze neza atandukanye na yabbo mu misotzi bigace bituma babona ko yee bariko aratera intambwe bigatuma n'igihugu kandi cyarotorera kuyoko.

Ubwinjiriro bw’inzu ubonako hasa neza gose hateye igomwe ari amashuri hari ibiti kandi ubonako ameze neza n'umusezero.

Abanyeshure, baba fundi ,biga Ivyo gukora ivyuma, Amamodoka, imoto ,ubona ko bariko barahabwa inyigisho kugira ,bashobore, kuja kubikora, kugira bihangire imirimwo.